Ahantu basesa imicafu hari n'igiti kirekire cane c'icamwa gifise amababi y'urwatsi havako amavoka ivyatsi birandaranze hasi impande y'ico giti.

Ikibuga co gukinirako umupira kiriko abanyeshure bamwe bamwe bariko barakina abandi bariko bararaba abakina inyuma yaho hari inyubakwa igeretse kabiri isize amabara yera ahandi amabara asa n'ubururu.

Abana b'abigemeye bari mu kibuga bakina umupira umwo afise, ariko arawirukangana yambaye isengero isa n'umuhondo bariko baramwiruka inyuma n'ibutura byirabura abandi bambaye imyambarire yera haruguraho hari biti birebiye cane z'amashami y'ugwatsi rutoto.

Urunganwe rwabana babakobwa n'abahungu bamwe bariko barakina mu kibuga umupira bambaye imyambaro itandukanye harimwo n'iyubururu abandi hambavu bariko barabaraba bambaye imyambaro itukura utwatsi bahagazemwo.

Abantu batandukanye biboneka nk'abahungu, bambaye imyambaro isa y'isengero, bafise imipira mu ntoki bamwe bamwe, n'umuntu akuze yambaye imyambaro yera afise icarik' arababarira ,hasi arutubuye duto duto n'utwatsi turandaranda ,ibiti birebire cane, inyuma yabo n'uruzitiro.

Abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina bambaye imyambaro itandukanye, bamwe bambaye iyisa n' urwatsi utoto, inyuma kuzo bambaye hariko ibiharuro, abandi bambaye imyambaro yirabura n' iyera bafise umupira, Abandi inyuma bambaye imyambaro isa n'ubururu bariko barabaraba.

Ikibuga co gukinirako umupira kiriko n'abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye harimwo iyirabura n'iyitukura abandi inyuma yabo bariko barabarorera utwatsi duto duto turandaranda aritwo bahagazemwo.

Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, haruguru handitseko ivyandiko vyandikishijwe n'irangi ryirabura, hasize irangi ryera. Hasi hasize irangi ryera, hacafyeko n'umuntu w'umugore n'akarongo kerekeza iyo atera aja.

Abana batandukanye bambaye imyambaro imwe y'ubururu iyindi yirabura bahagaze mu twatsi bamwe bamwe abandi mu kibuga kitariko utwatsi bariko barakina, ibiti birebire cane vy'amashami hambavu y'ico kibuga.

inyubakwa ifise imyinjirire y'imiryango itandukanye isizirangi ry'ubururu n'amadirisha ifise amabata sizirangi ry'ubururu imbere hariho ivyatsi birandaranze hasi n'ibiti vy'ivyuma bisizirangi ritukura n'iryera

inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye musi yaho hari umuringoti usa n'urwatsi rutoto utwara amazi hari n'akantu k'agapapuro kera gahagaze impande yaho hasirivye.

Inyubako yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, munsi yaho harimwo ibombo rivamwo amazi, abiri, impande yaho atana kimwe kiriho, hubakiye hasa n'aho hacafuye, hirabura.

Abantu batandukanye bari mu kibuga bariko barakina, abahungu n'abigeme bambaye imyambaro y'ubururu bamwe bamwe abandi iy'umuhondo, inyuma ya ho hari inyubakwa n'uruzitiro ruzitijwe n'utwuma, ibiti birebire cane vy'amashami.

Ikiriko kiriko abana bariko barakina umupira abandi bambaye imyambaro yera hasi hasize irangi ry' ugwatsi hamwe hamwe ahandi hacafyeko imirongo yera inyuma hari ibiti bire bire cane n'ivyatsi birandaranda hasi.

Ivyuma vy'ibiti bishinze mu kibuga bitandukanya imigwi ibiriri kirakina yambaye n'imyambaro itandukanye harimwo abambaye ibirato bitukura ibirato vyirabura n'ivyera inyuma yaho hari inyubako zisukajwe n'amabati y'amategura nibiti birebire cane vy'ubwatsi.

Inyubakwa igeretswe rimwe abanyeshure bigiramwo, hirya yayo hari iyindi nyubakwa itarahera kwubakwa neza, ikibuga abanyeshure bakinirako, utwatsi duto duto turi hasi harimwo n'utuntu twera.

nyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye hariko imirongo ikitse n'iyishinze, isize irang ryera hambavu iburyo hari utwuma dusize irangi risa n'ubururu hasi hasize isima hari n'utuntu tw'utwatsi.

Inyubakwa inyuma yazo hari ibigunguru vy'amazi bitatu bisize irangi ryera impande yaho hari umugozi wanikiyeko umusegetera n'ivyuma bishinze bisize irangi ritukura.

Inyubakwa abanyeshuri boba bigiramwo, hariho umurongo usize irangi ry'ubururu, n'uwundi ukitse usize irangi ryera, hasi hari akabuga karimwo utubuye duto duto n'ibipapuro vyera, n'imbere yaho hari ivyatsi biri hasi birandaranda, n'igiti c'amashami y'urwatsi.

Utwatsi duto duto turandaranze hasi twegeranye cane harimwo abanyeshure bariko barakina umupira bambaye imyamba ritandukanye harimwo n'itukura ibiti bininiya cane biri inyuma vyamwa ivyamwa vy'inyembe.

Ikibuga abantu bakinirako muri uno mwanya atanumwe ariko, ivyatsi impande yaco, amabuye manini manini na matomato, amashure yubatse impande yaco, imodokari yirabura n'iyera n'iyisa n'ubururu.

Ikibuga co gukinirako kiriko umuntu w'umwigemee yambaye imyambarire isa n'ubururu, hirya y'aho hari ivyatsi birandaranze hasi n'amabuye matomato n'irindi rinini amenaguritse, hirya kandi gato hari inyubakwa z'abanyeshure bigiramwo zubakishijwe n'udutafari dutoduto.

Inyubakwazifise imyinjiriro y'imbaho hamwe hamwe hasize irangirye ubururu haruguru, naho hasize irangirera n'ivyuma bifatanywe n'amabati hasi hasize isima ryirabura hari ho hamwe hamwe hamenetse hakuryara ibiti vyo ma babiyiyo urwatsi rutoto.

inyubakwa isize irangi ry'umuhondo iburyo ni bubamfu, hasi hasize isima, aho hace hato hato hirabura imbere hari idirisha ryugaye, hariho umuringoti munsi utwara amazi.

Abantu b'abigemeye batandukanye bose bahagaze berekeza kuraba umugabo ar'imbere yabo ababwira bamwe bambaye impuzu z'urwatsi lutoto bafise n'imishatsi itandukanye abandi bambaye impuzu z'umuhondo inyuma yabo hari utuzudusuka kajwe n'ivyatsi n'ibiti birebire cane vy'amashami y'urwatsi.

Abantu batandukanye harimwo abahungu b'abayabaga n'abagabo, bambaye imyambarire y'ubururu ifise akarongo kera, n'abandi bambaye imyambarire ifise irangi ry'urwatsi rutoto, inyuma hari ibiharuro, bambaye n'ibirato vyirabura, inyuma yaho gato hari inyubakwa yubakishijwe n'amatafari mato mato ahiye abanyeshuri bigiramwo.

Inyubako ayubakishijwe n'udutafari tunini tunini twisununuye imbere yaho hasize irangi rera mw'ifuruka irangi ryirabura hari akayira kameze nk'ingazi gafise ifise ubwinjiriro bumwe.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo hari abicaye nuwuri imbere ariko arabigisha kukibaho cirabura kiri kuruhome canditseko n'ibindi vyandiko gifise idirisha rimwe, hari intebe n'imeza zera zimwe zimwe.

Abantu batandukanye harimwo abana, bamwe bicaye abandi bahagaze, bambaye imyambaro itandukanye harimwo abigisha babiri bahagaze imbere yabo. Ikibaho kiri mbere yabo canditseko ivyandiko.

Inyubakwa irimwo intebe zo kwicarako, amatara, ibikoresho abanyeshuri bakoresha mu kwiga, abantu bane, babiri bambaye imyambaro yirabura uwundi umwe imyambaro yera, uwundi imyambaro yirabura ni yera.

Inyubako yubatse mu dutafari duto duto duhiye, hasi hera hariho umuntu ar'inyuma n'uwundi yambaye imyambarire yera, aboneka uruhande rumwe nk'ukuboko n'udutebe duto duto turi musi tukozwe mu bwoko bw'imbaho two kwicarako.

Inyubakwa yubakishijwe mu dutafari twisununuye gato duhiye, hepfo ku murongo haciye irangi ryera, haruguru aho hari umuringoti utwara amazi wera, hirya gato ibubamfu hari umuringoti usa n'urwatsi rutoto, hariko akantu gatukura bakoresha mu kwugurura ayo mazi.

Inyubako yubakishije n'amatafani manini manini ahiye. Mw'imfuruka hasize irangi ryera rigororotse, hasi hari icuma cubakishije mu mbaho n'ibipuguru, kira ahantu hera.

Abantu batandukanye bambaye ubupfuka munwa ku munwa busa bamwe bariko barasuka ibintu mu gacupa abandi bariko barasamarira hamwe bose umupapa umwe yambaye itaburiya yera.

inyubakwa yubakishije n'udutafari duto duto duhiye, dutukura harimwo uruhande rumwe rwera, nko mw'imfuruka ifise ubwinjiriro bumwe n'idirisha, udutebe duto duto two kwicarako indani.

Akadumu gafundikiye impanda yawo hari karato itukura n'akabatikaarimwo ibitabo vyera izirabura ivyo ubururu inzu yubakishijwe n'udutafari duto duto akamatari ibipuguru vyera.

Akabati gakozwe mu mbaho kubatse neza kari mwo ibitabo bipanze ibindi bihengamye biri mu bwoko butandukanye bwera bimwe bifise ibara ritukura iri ry' ubururu n'iryo urwatsi inyubako yubakishije n'udutafari duto duto duhiye .

Igitambara gifite ibara ry'umuhondo kimanitse ku ntebe, indobo zibiri zitukura, ibitabo biri mu kabati ivyera n'ivyirabura, ibipuguru vyera, akamatari kamanitse hejuru.

Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, haruguru gato mu mfuruka hasize irangi ryera, hasi hari indobo zitukura, akabati karimwo ibitabo bitandukanye, akamatari hejuru, ibipuguru impande yako kayo.

Akabati gakozwe mu bwoko bwIcuma harimWo ibitabo bipangapanze Vyinshi bisa n'ubururu n'ibindi vyera harimwo nivyo urwatsi, bitukura n'umuhondo haruguru hari ibipuguru hafise ivyera hari ni.

inyubako yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye hariko umusumari uriko udupapuro turiko ibintu bicafyeko ariko amajambo uturongo tumwe tumwe ibindi biri munsi

Isanamu y'umwana bashize ku ruhome ngo bavuge ibihimba vy'umubiri bimugize harimwo ukuguru ukuboko ugutwi izuru ururimi umunwa amaso umutwe.

Igitambara gisa n'umuhondo kimanitse ku ntebe ibitabo bisa n'ubururu bimwe bimwe ibindi vyera bipangapanze ahantu mukabati inyubakwa ifise udutafari duto duto duhiye.

akabati kari mu nyubako yubakishije udutafari duto duto duhiye hapangapanze ibitabo bimwe bigororotse ibindi bihengamwe bifite amabara atandukanye ayera ay'umuhondo ay'ubururu hasi hasize isima hejuru yaryo hari ibipukuru

Ibitabo bimwe biryamye neza ibindi bihengamye bifise amabara atandukanye hari mwo ivyera ivyo ubururu bitukura vyose bipanze mu kabati hariyo igipuguru hejuru hasi hasize n'isima.

Akameza gakoze mu bwoko bw'icuma n'ibibaho hejuru hariko udupapuro twera musi hariyo igipuguru kirimwo uducapisho twera hambavu aho hari igitambara c'irangi ryera n'igipapuro kimanitseko gisa n'irangi ry'ubururu n'iryera canditseko n'ivyandiko vyirabura.

Ivyatsi birandaranze hasi indani harimwo n'udupapuro twera hirya gato har'igiti kirekire cane c'amashami y'ugwatsi, inyuma aho har'inyubakwa zisize irangi ryera zifise n'imiryango itandukanye zifise amabati atukura.

Ivyuma biri nyuma y'intebe zikozwe mu bwoko bwimbaho biboneka ukuguru kumwe kumuhungu yambaye n'ikirato hasi hasize isima yirabura isakoshi yirabura iri kurizo ntebe abanyeshuri bicarako bariko bariga.

ikibuga co gukinirako umupira atanumwe ariko harimwo imirongo icapishijwe n'irangi ryera ivyatsi bitobito birimpande yaco inyubakwa abanyeshure bigiramwo

Inyubakoayubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye hamanitseko ikibaho gisa n'urwatsi hariko urupapuro rwera ruca fyeko urudome intebe atawuziriko ziri kw'isima.

Igiti kirekire cane cy'amashami maremare yugwatsi rutoto mu kibuga hari n'utubuye duto duto dushinze n'igiti kirekire c'icuma kiriko ibendera ry'uburundi umuntu yambaye imyambarire yirabura ntaboneka igice kimwe c'ukuboko.

inyubakwa abanyeshure bigiramwo zitandukanye zifise inyinjiriro itandukanye abanyeshure bambaye imyambaro isawosi n'ubururu harimwo abambaye iyitukura ikibuga gishinzemwo igiti c'icuma utubuye duto duto turi muri co ibiti vy'amashugwe biri mbere y'amashure

Inyubako isiziranga igera hasi no hejuru ifise ubwinjiriro bw'imiryango ikozwe mu bwoko bw'ibbaho hasi hariutubuye dutoduto cane mu mbavu ibubamfu n'utwatsi turandaranze hasi ibiti birebire cane biri inyuma vy'amashirami y'urwatsi rutoto.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo atantumwe ariyo hariyo intebe bicarako bariko bariga, hasi hasize isima yirabura, k'uruhome hasize irangi ryera, ibubamfu har'idirisha rimwe.

abantu batandukanye benshi ari abagabo bambaye imyambaro itandukanye benshi berekeza kugenda hamwe utubuhe duto duto turi hasi igiti kirekire kiriko idarapu ry'uburundi

Ibarabara hirya yaho hubakishijwe n'amabuye ikanivo ryayo hakurya hari ivyatsi birandaranze hasi ibiti birebire musi ari abantu inyubakwa hakurya yazo hubakishijwe n'amabati afise ibara ritukura.

Inyubako y'ishure itandukanye isakajwe amabati y'amategura ahandi amabati atukura ivyatsi birandaranze hasi impande yabo hariakayiraka arimwo utubuye duto duto na kandi gasirivye n'amashugwe azihagatiye.

Inyubakwa isize amarangi y'umuhondo nayandi atukura, imbere yaho hari akayira atanakimwe kirimwo, n'amashugwe n'ivyatsi biri hasi n'ibindi biti vyinshi birebire bifise amashami y'urwatsi.

Umuntu yambaye imyambarire hepfo yirabura haruguru hari mw irangi ryera n'iryirabura imbere y'aho hari ikibuga kirimwo utubuye duto duto hirya ho gato ibiti birebire cane vy'amashami y'urwatsi rutoto.

Inyubakwa irimwo ikibaho cirabura n'intebe zimwe zimwe ziriko ibitabo vyera n'ivyirabura n'ibisa, n'ubururu n'ibisize irangi ritoto ry'urwatsi n'abanyeshure babiri bicaye, isize n'isima hasi.

Inyubakwa zisakaje n'amabati asize irangi ritukura intungwa iriko irarisha ivyatsi birandaranze hasi hambavu aho hari ibiti birebire cane vyinshi bifise amabara y'urwatsi nay'umuhondo.

Inyubako hamwe hamwe zisizirangi ryera hepfo risizirangi ryirabura zifite imiryango isizirangi ry'ubururu imbere yaho hari utuntu twu ducafu twera n'utwatsi duto duto turandaranze hasi.

Inyubako irimwo intebe, isize isima ryirabura, ku ruhome hariko urubaho rusa n'urwatsi ruriko ivyandiko vyandikishijwe n'ingwa yera; hejuru yaho ariko uruhome rutoyi ruriko irangi ryera.

Umuntu w'umugabo ariko arasamarira imboneshakure, imbere yiwe hari ikaye n'ikaramu, iburyo hiwe hari ishakoshi yirabura, imbere yiwe hari intebe ifise irangi risa n'urwatsi rutoto.

Inyubako igeretse kabiri iriko abanyeshure bambaye imyambaro isa bamwe bamwe, abandi bahetse isakoshi mu mugongo, isize n'irangi itukura, isa n'ubururu n'irindi risa n'urwatsi rutoto.

Inyubakwa isize irangi ryera, mu mbavu no hejuru ifise idirisha ibubamfu, hasi isize isima ,harimwo intebe abanyeshure bicaramwo mu kwiga, ifise n'igitoboro hejuru kivamwo intsinga zitwara amatara.

Abanyeshure bari mu kibuga bambaye imyambaro y'ishure bamwe bamwe igiti kiriko idarapu ry'uhurundi ikibuga kirimwo utubuye dutoduto inyubako az'ishure abanyeshure bigiramwo hamwe hamwe asiziranga irera.

Inyubakwa zisize irangi ryera hamwe hamwe zisakajwe n'amabati atukura zifise uruzitiro ruriko igiti kirandaranze. Hasi aho har'ivyatsi bifatanganije hasi harimwo n'amabuye.

Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, hamanitse n'urupapuro rusa n'umuhondo; munsi hari intebe ziri mu bwoko bw'imbaho, hari n'akabati gasize irangi iry'ubururu n'iry'umuhondo.

Ikibuga kirimw' abantu benshi batandukanye harimwo n'umukenyezi afis' agafuko gasa n'urwatsi ,harimutubuye duto duto cane, abanyeshure bambaye imyambaro isa, inyuma yaho har'inyubakwa z'ishure.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo zifise amabati asize irangi ritukura abana bambaye imyambaro y'ishure isa bamwe bamwe n'ubururu abandi yirabura bamwe barahagaze abandi bariko baratambuka ibitoke inyuma yazo.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo, bamwe bamwe bari hanze bambaye imyambaro y'ishure, imwe itukura iyindi yera, ikibuga kirimwo utubuye duto duto cane n'igiti c'icuma kiriko idarapo ry'Uburundi n'umuntu yambaye imyambaro isa n'umuhondo.

Ivyatsi biteye hasi bisa n'urwatsi, impande yavyo hari giti c'amashami kirekire ,musi yaho hari agatebe ko kwicarako yirya y'ico giti hari inyubakwa zibiri imwe isiz'irangi ryera ifise imiryango itatu isa n'ubururu.

Inyubako irimwo udutebe duto duto two kwicarako abana tumwe dusa n'ubururu utundi n'utwatsi rutoto utundi dusa n'umuhondo imeza iriko udukaye umupira wo gukina ikibaho cirabura umuntu umwe yambaye umupira wirabura.

Intebe abanyeshure bicarako bariko bariga ziri mw' ishure atanumwe arimwo haboneka ukuguru kw' umuntu yambaye ibirato hasi hasize isima risa n' iryirabura

Ikibaho cirabura kiriko ibintu vyandikishijwe n'ingwa yera, n'iy umuhondo. Ivy'ingwa yera n'ibiharuro, ivy'ingwa isa n'umuhondo n'indome zivanze n'ibiharuro.

Inyubako nyinshi zifise ubwinjiriro butandukanye zigiramwo abana bato bato, imbere yaho hari ikibuga n'utwatsi duto duto turi hasi, abana mu kibuga bambaye imyambaro isa y'ishure bose.

Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari dutoduto duhiye hariho igipapuro c'ubwoko bw'umuhondo hacafyeko ikaramu, umupira, intebe, igitabo, igiti n'imeza n'ivyandiko vyandikishijwe ikaramu.

Ikibaho cirabura kiriko ivyandiko vyandikishijwe n'ingwa yera iburyo n'ibubamfu harimwo imirongo ishinze, hagati na hagati handitsemwo umuntu afise icuma muntoke gisiz'irangi ry'umuhondo.

Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye abanyeshure bigiramwo harimwo intebe n'abana bambaye imyambaro isa n'impapuro imbere yabo zera n'ikaramu uwundi ahagaze yambaye imyambaro itukura.

Akayira karimwo utubuye duto duto n'utundi tuntu twera impande yaho hari ivyatsi birandaranda hasi ,n'inyubakwa zisize irangi ryera harugur'aho har'igiti kiriko amashami y'ivyamwa vy'ivoka.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo hari zimwe zimwe zigeretswe kabiri zisizwe irangi ry'urwatsi rutoto ku muryango hari igiti kirekire cane mu kibuga c'amashami n'abana bakeyi bamwe bambaye imyambarire yirabura n'igiti c'icuma kiriko ibendera ry'u Burundi.

Ikibuga atamuntu numwe ariko giteyeko ivyatsi bisa n'ugwatsi hamwe hamwe impande yayo har'inyubako zigerekeranye zimwe zifise imiryango isa n'ubururu zisiz'irangi ryera n'amadirisha asiz'irangi ry'ubururu.

Inyubakwa zitandukanye zifise imyinjiriro itandukanye zisize irangi ry'umuhondo imbere yaho hari utwatsi duto duto turanze hasi n'ibindi biti bire bire cane bifise amashami y'ubwatsi havamwo ivyamwa vy'imyembe.

Inyubakwa ifis' ubwinjiriro butandukanye ,ifise amabati asiz 'irangi ry'ubururu, imbere aho har'ibiti bishinze vy'ivyuma amaja hasi bifise irangi ry'ubururu hejuru bisiz' irangi ryera n'ikibuga co gukinirak'umupira.

Abana batobato bicaye mu ntebe imbere hari udutebe two kwandikirako imbere yabo hari umwarimu afise inkoni yerekeza kubereka ku kibaho cirabura amajambo yanditse, musi yabo hari ivyatsi birandaranda hasi.

Ibitabo bitandukanye harimwo bibiri vyuguruye, indani kimwe candikishijwe n'ikaramu ry'ubururu, ikindi n'ikaramu ryirabura gisize n'irangi ry'ukwatsi rutoto hamwe hamwe. Akameza gakozwe mu bwoko bw'icuma.

Ikibuga abana bakinirako ariko abana bambaye imyambaro isa, bafise ishakoshi mu mugongo bamwe bamwe igiti kiriko idarapo ry'Uburundi inyubakwa abanyeshure bigiramwo ibiti bibiri bire bire bifise amashami asa n'urwatsi.

Inyubako zigeretse rimwe zifise n'amadirisha zifise umuryango w'ubwinjiriro usize irangi ryirabura uruzitiro ruriko amajambo yera n'ibiharuro bidasa n'urundi ruzitiro.

akayira karimwo utubuye duto duto inyubako ifise ubwinjiriro hariyo udutoboro n'abantu bariko bararengana hasi hasize irangi ry'ubururu hamwe hamwe mu mbavu size irangi ritukura haruguru hasize irangi ryera iburyo hari imodoka isize irangi ry'ubururu

Inyubakwa zibiri zitandukanye zifatanye, n'iyindi mwe irimbere cane, zubatse mu bwoko bw'udutafari duto duto duhiye, hagati yazo hari ivyatsi birandaranze hasi, n'ibindi birebire vy'amashurwe n'umuntu.

Ikibuga gisirivye neza, giciyemwo imirongo yera, kiriko n'ivyuma bisize irangi ryera n'iry'ubururu. Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto. Ibati risize irangi ry'ubururu, n'ivyuma bishinze impande yaho bisize irangi ry'ubururu.

Ikibuga ata muntu n'umwe ariko, harimwo utubuye duto duto cane, inyubako igeretse rimwe isize hamwe hamwe irangi ryera ifise amadirisha asize irangi risa n'ubururu, imyango isize irangi risa n'ubururu.

Ikibaho cirabura kiri kuruhome canditse ko izandiko zandikishijwe n'ikaramu yera harimwo indome ibiharuro umurongo ushinze umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure ariko aracandika ko.

Ikibaho kiri ku ruhome rwubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye ,kiriko ivyandiko vy'ibiharuro :icenda, ubusa indwi ,munani, vyandikishijwe n'irang ryera ,ahandi n'amajambo yandikishijwe n'irangi ry'umuhondo.

Igiti kirekire cane kinini gifise imizi minini minini n'amashami menshi y'ubwoko bw'urwatsi rutoto, musi hariyo agatebe ko kwicarako gakozwe mu bwoko bw'imbaho, ibarabara ririmwo ivyatsi birandaranda hasi n'utuntu twera.

Inyubakwa yubakishije udutafari dutoduto duhiye, mw'imfuruka hasize irangi ryera, ha mbavu hari ikibaho cirabura atana kimwe gisizeho, mw'imfuruka hariyo akabati kugaye hejuru igipuguru n'ikindi gipapuro cera.

Udupapuro tubiri turi ku ruhome dufatishijwe n'utuntu twirabura rumwe rurera rwanditse ko amajambo yandikishijwe n'ikaramu ry'ubururu urundi rusa n'umuhondo rwandikishijwe n'ikara mu risa n'ubururu.

Ibiti birebire bifise amashami maremare asa n'urwatsi kimwe muri vyo musi yaho hari imodoka ifise ibararera amabuye matomato ari hasi igiti gisize ibararo isa n'ubururu indobo isanurwa watsi lutoto.

Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye abanyeshure bigiramwo; hasi isize isima ryirabura n'intebe zikozwe mu bwoko bw'imbaho zitonze ku murongo ; mw' imfuruka hariyo akabati kugaye gakozwe mu bwoko bw'imbaho.

Ikibaho kiri ku ruhome, rwubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, canditseko ivy'andiko harimwo n'ibiharuro. Munsi yavyo haciye umurongo ukitse impande yaho.

Inyubakwa zifise ubwinjiriro butandukanye zisakajwe n'amabatari mu bwoko bw'amategura inyuma aho gato ari biti birebire cane vy'amashami abanyeshure bamwe bamwe bambaye imyambaro y'ishure n'abandi bajerwe gucungera imitekano bambaye imuwe buzuzisa n'amashugwe impande.

Imeza ikoze mu bwoko bw'ibiti, iriko udukwadarato tw'uduti turiko ibiharuro k'imwe, gatanu, gatatu, icenda, kane gatandatu, gatatu, n'ikindi gipapuro kiriko igiharuro gatanu, ubusa, akamenyesa ko guteranya, cera.

Amabuye manini manini ari mu twatsi turandaranze hasi n'utundi tubuye dutoyi turi mu nzira; Impande yaho hari giti kirekire cane c'amashami y'urwatsi, cama ivyamwa vy'ivoka. Impande yaho hari utuzu uduto duto.

Inyubak' abanyeshuri bigiramwo bibakishije udutafari duto duto duhiye ifise amadirisha ariko izuma bisiz' iranga iry'ukwatsi rutoto n'imyango y'utwatsi rutoto imbere ariko ibuga n'utubuye duto duto hasi i bubafarama bahati hashashe hasi n'utwatsi duto duto turandaranze hasi.

Umunyeshure yiga mu mashuri mato mato afise ibitabo imbere y'iwe n' ikayi, amakaramu abiri jy'ubururu n'iryirabura. Igitabo gifise irangi ry'urwatsi rutoto, akameza ko kwandikirako gakozwe mu bwoko bw'icuma.

Inyubako z'amashure zigiramwo abana batobato zigeretswe rimwe, harimwo izisikajwe n'amabati y'amategura, n'izindi z'amabati atukura, hasi hari igiti kirekire cane c'amashami, ikibuga kirimwo uduti tw'utwuma dushinz,e dusize irangi ry'ubururu.

Inyubako y'abanyeshure bigiramwo ifise ikibaho kirekire cane cirabura canditseko ivyandiko vyera. Hasi har'utubuye dupangapanze twegeranye, ifise intebe ikozwe m'ubwoko bw'imbaho n'ivyuma.

Utubahasha tubiri tugerekeranye kamwe karuguruye akandi karugaye imeza isasheko igitambara gisa n'ubururu ishakoshi yirabura iri mpande igipapuro cera isabuni yo gukaraba intebe yo kwicara ko yirabura uruhome rusize irangi ryera.

Intebe zito zito zo kwicarako abana, zisize irangi zitandukanye, zimwe zisize irangi risa n'umuhondo, izindi zisize irangi ritukura, izindi zisize irangi risa n'ubururu, n'imeza imbere yazo zera, hariko ibikinisho abana bakinisha.

Inyubako abanyeshure bigiramwo, imwe igeretswe kabiri, igiti kire kire kiriko amashami asa n'urwatsi, abanyeshure mu kibuga agakinisho abana bakinisha, igiti kiriko idarapo ry'Uburundi.

Ishakoshi yirabura intebe yo kwicara ko yirabura igitambara gisa n'ubururu gishashe ku meza impapuro zera imashini nyabwonko isabuni yo gukaraba ikaramu.

Ikibaho cirabura kiri ku ruhome hariko ivyandiko vyandikishijwe n'ingwa yera, ahandi n'ingwa y'uhururu; kiri ku ruhome ruriko utuntu twera hamwe hamwe mw' ifuruka nk'imirongo; twubakishijwe n'amatafari mato mato ahiye.

Inyubako iri mwo intebe zonyene ata muntu ari yo hejuru mubwinjiriro handitseko amajambo yandikishijwe n'i karamu isa n'ubururu kuri izo ntebe hariko amakaye asa n'ubururu.

Inyubakwa yigamwo abanyeshure biga mu mashure mato mato, ifise amadirisha asize n'irangi ryera, haruguru hariko akarongo gasize irangi ryera, ibiti birebire cane bifise amashami yu..

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo yubakishijwe n'udutafari twisununuye gato duhiye, hasi hasize isima harimwo n'intebe hamwe hamwe z'icuma ahandi z'imbaho, inyuma hari ikibaho gisa n'ubwatsi atanakimwe canditseko.

Inyubakwa abana bato bato bigiramwo ifise udutebe tumwe tumwe dukozwe mu vyuma no mu mbaho zisize irangi ry'ubururu n'utumeza bandikirako twera hariko ibitabo n'akabati karimwo ibitabo bimwe bipanze ibindi bidapanze neza.

Ibicapo biri ku ruhome rusize irangi ryera bimwe bicapishije n'ikaramu ry'ubururu ibindi bicapishije iryumuhondo, ibindi amajambo yandikishijwe n'irangi ryirabura, igiharuro kane hambavu yaho hasize irangi ritukura n'iryirabura ku muryango.

inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, ifise umushinge w'amabuye. amadirisha abiri ariko uturongo dusize iryera, hasi hari igiti c'icuma gisa n'ubururu. utubuye duto duto turi mu kibuga.

Inyubako y'ishuri atanumwe ariyo hari intebe zipangapanze ku murongo zikozwe mu bwoko bw'imbaho hasi hasize isima ikibaho imbere canditseko ivyandiko vyera n'amadirisha asize irangi yera.

Igiti kirekire cane gifise imizi. Hasi hari utwatsi duto duto kiriko urwuma abanyeshure badoda mu gutaha .Gifise n'amashami amwe yumye ayandi yubwatsi hirya yaho hari n'ibindi biti birebire.

Inyubako ifise irangi ryera, hamwe hamwe ifise ubwinjiriro umengo n'ingazi. Umuryango usa n'irangi ritukura. Imbere y'aho har'ivyatsi birandaranze hasi, n'ibiti birebire cane inyuma y'aho.

Ikibuga kirimwo utwatsi dutoyi turandaranze hasi n'utubuye dutoyi cane harimwo umunyeshure yambaye imyambaro y'ishure n'ishakoshi mu mugongo yerekeza mu nyubakwa zubakishijwe n'amabati y'amategura zisize irangi ryera.

Ivyatsi birandaranze, hasi harimwo utuntu twera n'igiti kire kire cane c'amashami y'urwatsi. Kiri hejuru inyubakwa ziri inyuma yaco zisize irangi ryera, gifise ubw'injiriro busize irangi ritukura, zisukajwe n'amategura n'amadirisha.

Abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure isa bose n'ubururu, bamwe bafise udusakoshi mu mugongo harimwo akirabura, berekeza hamwe mw' ishure, inyubakwa ifise amadirisha asize irangi ry'urwatsi.

Inyubakwa zikikujwe n'imirima iteyemo ibiti birebire cane vy'amashami y'ugwatsi. Igiti kirekire c'icuma kiriko idapo ry'Uburundi. Udutafari dupangapanze ku murongo, utwatsi dutoduto turi mu mirima.

Umuntu wow'umugabo ata mushatsi mwinshi afise, ariko araraba impamya bushobozi ayikoresha impande yiwe hari ishakoshi yirabura isize hamwe hamwe iranga iritukura n'iryo umuhondo, ariko n'ivyandiko vyera.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo isiz'irangi ritukura kutwuma tur'imbere no kumadirisha imbere yaho hari giti kirekire cane cama ivyamwa vy'ivoka ,imbere y'ayo mashuri hasi harasirije ikibuga kirimw' utubuye duto duto.

Inyubakwa mw'ifuruka hari akabati kari mu bwoko bw'imbaho kugaye n'igupfuri, hejuru hari amakaye, hambavu aho agakinisha abana bakinisha urubaho rwirabura rwanditseko ivyandiko vyandikishijwe n'ingwa yera ry'umuhondo.

Inyubako Isiz'irangi ritukura hasi hejuru hasiziry'umuhondo imbere hari akayira karimwo utwatsi duto duto turi hasi, n'ayandi mashugwe aruta utubuye duto duto cane turi mu kibuga ,abantu bari hirya yaho.

Inyubakwa abana bato bato bigamwo, harimo intebe atahu zicaye ko amasakoshi yirabura abana bambaye imyambaro y'ishure isa hasi hakaba hapanze udutafari ku ruhome hari igitambara cera n'agapachupacu gusa..

inyubakwa ifise umuvo usizemwo isima hamwe hamwe hari utwatsi duto duto hambavu turandaranze hasi. N'inyubakwa ifise umuringoti utwara amazi intsinga hejuru zirabura zitwara amatara n'ibiti hejuru bifise ivyamwa bito bito.

Ikibuga kiriko abana benshi bariko barakina bambaye imyambaro isa n'isakoshi mu mugongo igiti kiriko idarapo y'uburundi n'ibindi biti bibiri hambavu vy'amashami asa niugwatsi n'amashure ari impande yavyo.

Inyubako abanyeshuri bigiramwo bibakishijwe mu bwoko bw'udutafari duto duto hari ikibaho cirabura kiri ku ruhome canditse ko ivyandiko nk'ibiharuro n'ingwa yera haruguraho handitseko amajambo n'ingwa y'umuhondo hasi hari ntebe ikozwe mu bwoko bw'igi iti iboneka uruhande rutoyi.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo igeretse rimwe, imbere hari uduti tw'utwuma dusize irangi ry'ubururu, musi hariko haratambuka umuntu yambaye ivyambagwa vyera, imbere hari igiti kirekire c'amashami n'ikibuga kirimwo utubuye duto duto.

Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari duto duto ifise ubwinjiriro bumwe busize irangi ryera haruguru gato handitseko ibiharuro, indome, utuburungu hari n'udutoboro, hasi hasize isima ryirabura isakajwe n'amabati y'amategura.

Mtinga zirabura z'amatara inyubakwa abana bigiramwo ivyatsi ibiti amabuye abantu bambaye impuzu zitandukanye arimwo n'abana bambaye umwambaro w'ishure.

Inyubako yubakishije udutafari duto duto duhiye ibubamfu haboneka igice gitoyi cikibaho canditseko ivyandiko vyera hasi hasize isima i buryo hari yo igipugurukirimwo ibicapfu harimwo n'ibipapuro zera.

Inyubakwa iri mu bwoko bw'icuma inyuma aho gato hari imodokari isize irangi ryera, ikibuga gishinzemwo icuma gisize irangi ry'ubururu, akadobo gafise irangi ry'urwatsi kari ku ntebe ikozwe mu bwoko bw'imbaho, utubuye duto duto turi mu kibuga.

Inyubako yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye hasi isize isima rigomba kwirabura ifise intebe iri mu bwoko bw'ibibaho n'imeza imwe iyindi iboneka uruhande rumwe ifise idirisha rimwe ryuguruye.

Umwango wugaye n'igufuri usize irangi ritukura hariko igipapuro. Haruguru aho hariko igiharuro gatatu n'urudome c n' inyubako yubakishije udutafari dutoduto duhiye.

Uruzitiro rufise udutoboro duto duto hasizeko irangi ryera munsi yaho gato hasize irangi ry'ubururu, rufise ubwinjiriro bumwe imbere harakayira kafise utubuye duto duto n'ivyatsi iruhande, indani hari igiti kirekire cane c'amashami.

Inyubako abanyeshure bigiramwo, zirimwo intebe zikozwe mu bwoko bw'ibiti, ikibaho cirabura kiri ku ruhome, umuryango usize irangi ry'urwatsi rutoto, abanyeshure bakeyi bari muri iryo shure bambaye imyambaro y'ishure, isize n'isima hasi.

Inyubakwa iraramwo ibitungwa isukaje amabati asa n'ubururu. Imirima irimwo ivyamwa. Ibiti birebire biriko ivyamwa. Ibindi biti biri hambavu yaho bivako igitoki.

Abana babiri bambaye imyambaro y'ishure bahetse n'ishakoshi mu mugongo zitandukanye z'ibitenge bagenda berekeza kuraba hamwe, inyuma yaho hari akabuye gatoyi hirya gato hasize hasirivye.

Inyubakwa zifise ubwinjiriro bumwe busize irangi ry'ubururu n'amadirisha abiri busize hose irangi ryera, ibiti bibiri bishinze mukibuga hari utwatsi impande yaho haruguru turandaranda hasi.

Ibikoresho vyo gucapa bikozwe mu bwoko bw'igiti n'isaha yera hariko ibiharuro vyirabura udukwego twirabura n'utuburungu biri kumeza ikozwe mu bwoko bw'igiti hasi hasize isima yirabura.

Inyubakwa ifise uruzitiro rw'uduti tumwe tumwe twumye, utundi duto duto hasi. Hariho ivyatsi birandaranze hasi. Ifise ubwinjiriro atamuryango uriko, n'amashure afise amabati atukura n'abantu bamwe bamwe bari imbere yaryo.

Inyubakwa irimwo intebe abanyeshure bicara ko bariko bariga, zikozwe mu bwoko bw'imbaho n'ivyuma; hasi isize isima ku mpome isize irangi ryera n'ikibaho kiri inyuma gisize irangi risa n'urwatsi.

Ishure ata n'umwe ariyo abanyeshure bigiramwo, hariyo intebe zipanze neza, zubatse mu bwoko bw'ibibaho. Hasi hasize isima , hambavu hari amadirisha yugaye asize irangi ryera.

Inyubakwa hamwe hamwe zisize irangi ryera hasi hasize irangi ryirabura hari indobo yera ifise ivyandiko vyandikishijwe n'urwatsi rutoto ruri ku ntebe ikozwe mu bwoko bw'igiti.

Urubaho gwirabura ruri k'uruhome ruriko ivyandiko bimwe vyandikishijwe n'ingwa yera ,kabiri, umunani ,ubusa ,indome, imperekeranya, imirongo ishinze n'iyikitse.

Inyubakwa ifise ubwinjiriro butatu, bubiri buriko abarezi bambaye imyambaro isa, abanyeshure bicaye bato bato bambaye imyambaro isa, ikibuga atanakimwe kiriko.

Abana bari mu kibuga bambaye udupira haruguru dusa n'ubururu bariko baragendagenda abandi bunamye, hasi hari utubuye duto duto, hirya yabo hari n'utwatsi turandaranze hasi.

ikibuga gifise uruzitiro tw'utwuma dusize amabara asa n'ubururu, indani hariyo utwuma dusize amabara y'ubururu nay'umuhondo inyuma hari inyubako abanyeshuri bigiramwo n'ibiti birebire cane bifise amashami y'ugwatsi.

Urunganwe rw'abana bakiri bato bari mu kibuga bariko barakina inyubakwa z'abanyeshure b'igamwo zifise amabati asanugwatsi, ivyatsi bitoye biri hasi abana bambaye imyambaro isa bose.

Ikibaho cirabura canditse ko amajambo n'ibiharuro bikoreshejwe n'ingwa yera iyindi y'ubururu akamenyetso ko kugwiza ko kugabura haruguru aho hari akarongo gaciyeko.

Uruhome rusize irangi ryera, ruriko urupapuro rusa n'umuhondo, hacafyeko n'imashini nyabwonko, rufatishijwe n'utuntu twirabura, hirya yaho gato haboneka agace gatoyi k'ikibaho cirabura.

Inyubako ifise akayira kubatse nk'ingazi hambavu aho hari utwuma dusize irangi ritukura, ifise imyijirire isize irangi ritukura ryubatswe n'udutafari duto duto duhiye, hariho ahasize n'irangi ryera nko mw'imfuruka.

Ibiharuro n'utumenyetso two gukuramwo guteranya kugabura vyanditse ku dupapuro twose dusa twera, n'ibindi biharuro vyanditse ku dukwadarato tw'utubaho vyose biri ku meza.

Inyubako abanyeshure bigiramwo ifise ubwinjiriro bumwe bwubakishijwe n'amabati amabuye impande yaho ivyatsi amashugwe impande yizo nyubako hubatse inzu ibitoki, igiti kiriko idarapo ryu Rwanda.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo igeretswe rimwe, ifise uruzitiro rufise udutoboro indani dusize irangi ryera, igiti kirekire cane gifise amashami y'urwatsi, abantu babiri umwe ariko aragenda w'imyambaro yera n'uwundi yicaye kuri urwo ruzitiro.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo ibubamfu hariyo idirisha rimwe imbere hari ikibaho cirabura candikishijwe n'irangi ryera, intebe ata n'umwe azicayeko zitonze ku murongo.

Ikibuga atanumwe ariko, impande yaho hari inyubakwa y'amashure ifise akayira n'ingazi, amadirisha asize irangi ritukura, imiryango isize irangi ritukura hamwe hamwe hasize irangi ryera.

Ibikinisho abana bakinisha ariko ata mwana ariko arabikinisha, hambavu yaho hari inyubakwa zisize irangi risa n'umuhondo n'abandi ritukura, hasi y'ivyo bikinisho hari utwatsi turyamye hasi dusa n'urwatsi rutoto.

Indobo yera ifundikiye iriko ivyandiko vyandikishijwe n'ikaramu ry'urwatsi rutoto iri ku ntebe ikozwe mu bwoko bw'imbaho inyuma aho hari inyubakwa isize irangi ryera n'ikibaho.

imifuko yera yanditseko ibintu by'umuzingi n'amajambo n'uturongo dukitse ahandi tuhengamye munsi yaho hari ikibaho cirabura canditse ko amajambo amwamwe yera ayandi yirabura

Inyubakwa isize irangi ryera, ku mpome hariho n'udutoboro iburyo, irimwo akabati gasize irangi ritukura, hejuru hari ibikombe vy'ivyuma; hatoyi haruguruye ahandi harugaye. Indani hariyo ibintu n'agapapuro kari i bubamfu kera.

Inyubako igeretse rimwe. Isize amabara yera, hamwe hamwe imbere hari igiti kirekire cane c'amashami. Ikibuga kirimwo utubuye duto duto hirarya hari ivyatsi birandaranze hasi.

Inyubakwa z'amashure abanyeshure bigiramwo zimwe zifite imyinjiriro isize irangi ry'ubururu n'amadirisha asize irangi ry'ubururu ikibuga kiriko abanyeshuri batobato bambaye imyambaro isa imbere yaho hari ibiti birebire vy'amashami.

Inyubakwa zubakishije udutafari dutoduto duhiye m'ubwinjiriro zisize irangi ryera n'amadirisha asize irangi ryera hagati hari utwatsi dutoduto n'ayandi maremare.

Inyubako ifise akayira nk' ingazi impome yako yubakishijwe n'amabuye ,isima isize irangi risa n'ubururu n'impome zifise irangi ry'umuhondo ,hejuru hashashe igitambara cera.

Ikibaho kiri ku ruhome cubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, canditseko ivyandiko n'amajambo, hariho bimwe bimwe munsi biciyeko akarongo, ibindi gaciye imbere, na bimwe bimwe biherezwa n'akamenyesha ko kubaza.

Ingunguru iri hasi isize ibara risa n'ubururu ryugaye iburyo n'ibubamfu n'igufuri, impande yaho hari intebe ikozwe m'ubwoko bw'igiti haruguru yaho hari ikibaho cirabura canditseko ivyandiko vyera harimwo indome n'ibiharuro.

Abanyeshure biga mu mashure mato mato bambaye imyambaro y'ishure isa hepfo n'ibirato bitandukanye vy'ubururu ibindi vy'umuhondo bahagaze mu kibuga kirimwo amabuye mato mato n'abandi ibunamye bandi bariko baragenda.

Imodokari iri mu bwoko bunini ije gutora abana bato bato biga mu mashure matoyi harimwo abakuze batandukanye baje kubatora, inyubako ifise ubwinjiriro bw'umuryango usiz' irangi ritukura n'iryera n'iryirabura

Igiti gifashe intsinga zitwara amatara ,igiti kirekire c'amashami asa n'ubwatsi amabuye maremare, inyubakwa abanyeshure bigiramo, abanyeshure bavuye kw' ishure bambaye imyambaro isa ,ivyatsi bitobito biranze hasi.

Imodokari ihagaze mu ibarabara, isize irangi ryera, hari utubuye duto duto cane, inyubakwa ifise ubwinjiriro busize irangi ryera n'iryirabura, indani hari umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure n'umugabo yambaye imyambaro yirabura.

Inyubakwa ifise ubwinjiriro butandukanye isakajwe n'amabati y'amategura abana bamwe bamwe bambaye imyambaro y'ishure, ivyatsi birandaranda bikuze gatoyi n'ibindi birebire cane inyuma y'izonyubakwa z'amashami maremare gose.

Inyubako ata n'umwe arimwo, harimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga, imbere ku ruhome hariho ikibaho cirabura canditseko ivyandiko vyera, ibubamfu hariho idirisha.

Inyubako yubatse mu dutafari duto duto duhiye ifise ubwinjiriro bumwe busize irangi ryera haruguru aho handitse ivyandiko bitandukanye n'udutoboro duto duto haruguru yavyo.

Ikibuga abanyeshuri bakinirako ata numwe ari ko inyuma yaho hari inyubakwa z'amashure zifise amabata asizirangira isa n'ubururu ibiti birebire cane bbiri inyuma vy'amashami n'intebe yo kwicarako inyuma yaho risizirangi ry'ubururu.

inyubako yubakishije udutafari duto duto duhiye ifise n'udutoboro twinshi hamwe harirabura ahandi nt'ihirabura ifise umuringoti munini uca mwamazi wirabura impande yaho

Imodoka imwe iri mu bwugamo bwayo, abantu batandukanye harimwo abambaye imyambaro yirabura, iibiti birebire, ivyati utubuye dutoduto hasi, inyuma inyubako z'amashuri abana bigiramo.

Inyubako ibakishiwe n'udutafari duto duto hamwe hasize irangi ryera musi harutwatsi dutoyi turanze hasi n'ikindi gifise amashami impande yaho hari giti kiriko icuma abanyeshuri bavuze batashe.

Inyubako ifise ubwinjiriro butandukanye busize irangi ry'ubururu hamwe hamwe inyuma hari imirima iteyemwo ibitoki hakuryari amazu arimwo abantu asize irangi gera.

Ikibuga kirimwo akabuye kamwe gatoyi ahandi gisirize n'ikindi kibuye kinini hambavu aho hari inzu y'udutafari duto duto ifise umushinge w'amabuye n'amadirisha ari mu bwoko bw'uduti asize irangi ritukura.

Inyubakwa ifise amatara hejuru manini manini yera n'intebe z'ubwoko bw'imbaho n'ivyuma ziri hasi atantumw'azicayeko hambav'aho hasize irangi ritukura n'amadirisha asiz'irangi ritukura nyene.

Inyubakwa isize irangi ryera amajaharuguru hepfo hasize irangi ritukura ifise amadirisha asize irangi ritukura n'amatara hejuru ifise isima hasi hariyo intebe hamwe hamwe hari utwuma dusize irangi risa n'ubururu n'itubaho hejuru bandikira ko.

Inyubako hayubakishijwe n'udutafari dutodutoduhiye ifise ubwinjiriro bumwe bufize iranga igera indani hari yo intebe hasi hasize iranga igera hamwe hamwe n'iryirabura ata numwe ari yo.

Inyubakwa ifise ubwinjirirobusize irangie ry'ubururu n'idiricaririko irangiye irisa n'ubururu inyumaho, ariko amavomo impande yaho havomeye amazi mu kibuga hakuryari amashurwe n'imirima.

Ikibaho cirabura kiri ku ruhome rusize irangi ryera ruriko amajambo yandikishijwe n'irangi ryera n'irindi ryirabura harimwo imperekeranya ibiharuro akarongo gakitse akamenyetso.

inyubakwa z'amashure abanyeshure bigiramwo zubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye mw'ifuruka hazo hasize irangi rigomba gusa n'umuhondo amabati yayo asize irangi ritukura imyinjiriro yayo isize irangi risa n'ubururu

Inyubakwa abanyeshure bigiramo ifite amabati asize irang iritukura amwamwe abanyeshure bambaye imyambarire yera n'igiti atamashami ariko imbere yabo utwatsi duto duto turandaranze hasi n'ibiti birebire z'amashami y'ubwatsi ari nyuma.

inyubakwa ifise amadirisha akozwe mu bwoko bw'utuma isizirangi ry'ubururu imbere hasiribye ifise amabati asizirangi atukura rimwe rimwe imbere hari byatsi birandaranze hasi no hejuru hari amababi y'ibiti birebire cane y'ubwatsi.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo zifise inijiriro y'imdyango isizirang iry'ubururu imbere hari amashurwe yisununuye mu kibuga hari utubuye duto duto n'ibiti birebire cane biri inyuma bifise n'amashami yiyo ugwatsi.

Intungwa ini mu bwoko bw'imene iriko irarisha ivyatsi birandaranze hasi hambavaho hari ibiti vyinshi birebire cane vy'amashami n'inzu zisakaje amabati atukura zisize n'isima itukura hamwe hamwe ahandi zisirivye.

Inyubakwa zitandukanye hamwe hamwe zisize irangi ryera n'imyango n'amadirisha imbere yaho hari utwatsi duto duto turandaranze hasi n'ibindi vyatsi vy'amashurwe inyuma hari amababi y'ibiti y'urwatsi.

Akayiraka arimwo utubuye duto duto n'ikindi kibuye kinini kiri i buryo kiri ruhande y'icumahoariko n'impapuro yera n'umuntu afise ikinga mu ntoki, ariko arariraba ejuru aho hari igiti kirekire cane c'amashami y'urwatsi rutoto.

abantu batandukanye bambaye imyambaro itandukanye bamwe bariko bavuza ingoma z'ikirundi abambaye imyambaro isa n'ubururu abandi bariko barabaraba bambaye imyambaro yera

Inyubako y'ishure abana bigiramwo ifise ikibaho cirabura imbere ku ruhome hasize iranga irera ifise ubwinjiriro bumwe n'idirisha ryuguruye isima isize iryirabura.

Inyubakwa nyinshi zitandukanye harimwo iyisakajwe n'amabati y'amategura utubuye duto duto cane turi mu karira utwatsi turandaranze hasi umunyeshure ari nyuma yazo igiti kirekire cane c'amashami .

inyubakwa zifise amadirisha amweyuguruye ayandi arugaye harimwo intebe abanyeshure bicarako bariko bariga isize isima ryirabura hejuru hari y'amatara asize n'irangi ryera

Umunyeshure ari mu kibuga wenyine yambaye umwambaro w'ishure n'ibirato ahetse ishakoshi mu mugongo amashure atatu imwe igeretswe rimwe, igiti kiriko idarapo y'uburundi n'igiti kirekire n'ibindi vyatsi hasi.

Abantu babiri harimwo umuhungu n'umukobwa bambaye imyambarire yirabura hepfo inyubako yubakishijwe amatafari mato mato ahiye n'amadirisha akozwe mu twoko tw'utwuma haruguru hari ikibaho canditseko ivyandiko vyandikishijwe n'irangi ry'ubururu.

Igiti kirekire cane, c'amababi y'urwatsi n'ikibuye kinini kiri mu bwinjiriro bw'ikibuga, utubuye dutoduto cane turi muri ico, inyubakwa ziri inyuma y'igiti zigeretse rimwe, hamwe hamwe zisize irangi ryera.

Inyubakwa imwe abanyeshure bigiramwo yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye n'ikibaho cirabura candikishijeko ivyandiko vyera haciyemwo n'imirongo ikitse iyindi ishinze n'intebe ziri mu bwoko bw'imbaho atawuzicayeko.

Abanyeshure babiri berekeza kugendera hamwe, bataboneka neza bose ,umwe haboneka umutwe uwundi yambaye imyambarire yera n'iyirabura, berekeza mu nyubakwa y'amashure yigiramo abanyeshure bisumbuye , isiz'irangi ryera niry'ubururu.

Ikibuga gishinzemwo igiti, kiriko idarapo ry'Uburundi, harimwo n'utubuye dutoduto, hambavu yaho hateye utwatsi dusa n'ubwatsi, harimwo n'abanyeshure bambaye imyambaro yera, n'ishure riri hirya yabo.

Inyubako isiz'irangi ryera , hariko urutsinga rukitse rw'amatara ,intebe ziriko udutambara twirabura n'utwera ,akabatika kariko ibitabo vyera isiz'isima ryirabura hasi.

Imodokari nini iri mu bwoko bwunguruza abantu isize irangi ryera ahandi ry'ubururu n'abantu bamwe bamwe harimwo n'abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure bahetse ishakoshi yirabura mu mugongo, ivyatsi birandaranda hasi n'amabuye manini manini impande yavyo.

Akayira karimwo utubuye duto duto turi hasi kerekeza kunyubakwa zubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye ifise amadirisha asize irangi ry'ubururu n'icuma kiri mbere gisize irangi ry'ubururu gishinze.

Imodokari isize irangi iri i bubamfu y'inyubakwa abanyeshure bigiramwo igeretswe kabiri; ivyatsi birandaranda hasi bitoto n'ibindi vyumye; Ikibuga co gukinirako umupira ata n' umwe akiriko; Uducafu tumwe tumwe twera hambavu.

Idirisha rikozwe mu bwoko bw'ikiyo n'utwuma imbere yaho hari ivyatsi birandaranze hasi, ivyumye n'ibindi bikuze vyisununuye gatoyi inyubakwa ziri hakurya zikozwe mu bwoko bw'amadirisha afise ibiyo n'ibiti birebire cane vy'amashami y'urwatsi rutoto.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo; imbere yaho hari ikibuga, ibiti birebire vy'amashami ifise amadirisha asize irangi ryera n'utwuma imbere dusize irangi risa n'ubururu.

Imodokari isize irangi ryirabura hose hambavu yaho ahagaze umuntu w'imyambarire yirabura n'ibiti birebire cane kimwe kiriko idarapu ry'uburundi n'utwatsi duto duto turandaranda hasi n'izindi nyubakwa zimwe zimwe isizirangi ryera.

Inyubakwa ifise akayira kariko utubuye dupangapanze hasi, hakurya hari ibiti birebire cane vy'amashami, n'ivyuma biriko amadarapo atandukanye hariko iry'Uburundi, inyubakwa ndende cane igeretse kabiri.

Inyubakwa ifise impome zisize irangi ryera n'amadirisha atandukanye, hariyo intebe n'imeza imwe iriko ibintu vyera iyindi iriko amashakoshi yirabura ata numwe ari yo.

Ibiti birebire cane biri mu nyubako abanyeshure bigiramwo rifise ubwinjiriro bw'umwango usize irangi ry'ubururu, ibarabara ry'ikaburimbi ata modoka n'imwe irimwo.

Ikibaho cirabura kimanitse ku ruhome canditseko ivyandiko vyandikishijwe n'ingwa yera harimwo amajambo n'ibiharuro hacafyeko n'uturongo tumanuka n'utundi dukitse.

Inyubakwa iri musi y'ibiti birebire cane bifite amashami maremare y'urwatsi, bimwe bivako ivyamwa vy'imwembe isize irangigera ahandi y'ubururu imbere harakibuga kirimwo ivyatsi birandaranze hasi n'utubuye duto duto murico.

Inyubakwa yubatse mu dutafari duto duto duhiye ,hamwe hamwe isiz'irangi ryera n'amadirisha, hasi hasivye hariho akayira karimwo utubuye duto duto umuntu yicaye ku ntebe ikozwe mu bwoko bw'imbaho n'icuma, yambaye imyambarire yera.

Ikibuga kiri mutubuye duto duto cane hambavu aho hari ivyatsi birandaranze hasi n'amashurwe, igiti kirekire cane c'icuma kiriko idarapo ry'uburundi, inyubako ziri inyuma zimwe zimwe zisize irangi ryera mumfuruka n'ivyinjiriro bitandukanye.

Inyubakwa abanyeshuri bigiramwo yubakishijwe udutafari duto duto duhiye ifite ubwinjiriro busize irangi ryera n'amadirisha hasi hari intebe ikozwe mu cuma no mumbaho hakaba hasize isima hasi.

Ikibaho cirabura kiri ku ruhome canditseko ibiharuro: ubusa, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, cumi n'indwi, akamenyetso ko guteranya hashinze n'umurongo.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo, ifise idirisha, intebe, imeza imwe, isize isima ryirabura, imbere hariko ikibaho cirabura canditseko ivyandiko vyera, vyandikishijwe n'ikaramu.

Ikibaho cirabura kiri k'uruhome rusize irangi ryera canditseko ivyandiko harimwo n'imperekeranya, ibiharuro, amajambo ari yandikishijwe n'ikaramu ry'ubururu riciyeko imirongo, imirongo ihagaze. Haruguru hariko udupapuro twanditseko.

Inyubako yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye isize irangi ryera hamwe hamwe nko mwifuruka ifise ubwinjiriro bubiri risakaje amabati y'amategura imbere yaho hari ikibuga kirimwo utubuye duto duto n'utwatsi duto duto inyuma hari ibiti bire bire cane.

Ibiti birebire cane bifite amababi y'urwatsi rutoto biri hagati mu nyubakwa zimwe zimwe zisakaje n'amabati y'amategura akayira karimwo utubuye duto duto n'abanyeshure bakeyi bambaye imyambaro y'ishure.

Inyubako y'uruzitiro yubakishijwe n'udutafari dutoduto duhiye ifise idirisha yo mu bwoko bw'utwuma rutize irangi ry'ubururu haruguru aho hari ikintu cera canditseko ivyandiko n'ikaramu ry'ubururu indani hariyo ibiti birebire cane vy'amashami vyama ivyamwa vy'ivoka.

Inyubakwa z'abanyeshure imbere hari ivyatsi bito bito birandaranze hasi n'ibindi biti bibiri birebire hariko idarapo y'uburundi, imodokari isize irangi ryera, abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure yera n'iyirabura.

Amashurwe adakuze cane ateye imbere y'inyubakwa z'ishure zimwe zimwe zigeretse kabiri, zifise amadirisha n'imiryango, zisize irangi risa n'ubururu, hamwe hamwe hasize irangi ryera nko mw'ifuruka.

Ikibuga kirimwo utubuye dutoduto cane n'ibindi vyatsi birandaranda hasi hirya yaco abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure itandukanye n'amashakoshi m'umugongo asa, uruzitiro rurimwo udutoboro dutoduto dusize n'irangi ryera.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo igeretse rimwe, imbere yaho hari utwatsi duto duto turandaranda hasi n'akayira abantu bacamwo, hakurya hari n'imisozi irimwo ivyatsi bitoto n'inzu zabo.

abantu babiri b'abakobwa umwe ahagaze abandi babiri bicaye berekeza kuraba hamwe utwatsi duto duto turi impande yabo ikibuye kinini hambavu yabo hari ibiti birebire by'amashami

Inyubakwa zifise amabati atukura n'izindi zifise amabati yirabura imodoka yirabura iri mu kibuga impande yaho hari igiti gifise idarapo y'uburundi utwatsi duto duto imodoka zibiri zifise iranga gera ziri musi y'igiti igifise amashama y'irwatsi.

ikibuga kiri m'utubuye duto duto n'imodokari imwe yirabura, inyuma yaho hari ibiti birebire cane vy'amababi, n'inyubakwa z'ishure zigeretswe kabiri, zifise amabara yera hamwe hamweho mu ifuruka.

Inyubako irimwo ikibaho cirabura canditseko inzandiko intebe zicayeko abanyeshure bambaye imyambaro isa bose, umunyeshuri umwe ari mbere yabo arahagaze ishakoshi zirabura.

Inyubakwa y'abanyeshure bigiramwo, harimwo intebe n'imeza bandikirako, isize isima, ifise amadirisha atandukanye, amwe aruguruye ayandi arugaye haruguru hari udutoboro.

Ikibuga kirimwo utwatsi duto duto turanze hasi, n'ahandi hari ibiti bibiri vy'ivyuma, ahantu hari amazi yiretse acafuye. Inyuma hirya gato y'ico kibuga hari inyubakwa zisize iranga ryera, zisukajwe amabati y'amategura.

Ikibaho cirabura candikishijwe n'ivyandiko vyera, harimwo ibiharuro, indome, utuburungu, umurongo ukitse n'uwundi uhagaze, inyuma yaho k'uruhome hasize irangi ryera.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo yubakishijwe amatafari mato mato ahiye imbere hari igiti kirekire cane c'amashami y'ubwatsi irimwo isima isize ryirabura haruguru.

Imodoka zunguruza abantu ziri mubwoko bunini zibiri hamwe hasize irangi risa n'ubururu n'ahandi irang ryera inzira abanyeshure bariko baracamo hari mu tubuye duto duto ivyatsi biri hasi biranze n'ibiti birebire cane biri nyuma y'izo

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto cane, hashinzemwo igiti kiriko idarapo y'uburundi ,amashugwe ari hakurya ivyatsi bito bito biri hasi ,inyubakwa yubakishije n'udutafari duto duto duhiye ,hamwe hamwe hasize n'irangi ryera.

Ikibuga co gukinirako umupira hariko umuntu yambaye imyambaro isa n'ubururu; Impande yaco hari ivyatsi bisa n'urwatsi n'imodoka zibiri , imwe isa n'ubururu iyindi yirabura. Impande yaho hari giti c'amababi asa n'urwatsi.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto n'abanyeshure bambaye imyambaro isa, abahungu n'abakobwa bahetse ishakoshi zirabura, inyubakwa zigeretse rimwe, ibiti birebire cane vy'amashami, utwatsi duto duto turandaranze hasi.

abanyeshure batandukanye b'abigeme n'abahungu bambaye imyambaro yera n'iyirabura y'ishure bari mu kibuga kirimwo utwatsi umwe ariko aravoma amazi inyuma yabo hari inyubakwa y'ishure

Inyubako igeretse rimwe, yubatse n'udutafari duto duto duhiye. Indani iboneka gato nk'abo ifise inzira ikozwe mu bwoko bw'ingazi; imbere hari ivyuma bishinze bisize n'irangi ryera.

Inyubakwa ndende igeretse kabiri yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye hamwe hamwe isize irangi ryera nko mu ifuruka ahandi isize irangi ry'ubururu hasi hari utwatsi duto duto turandaranze hasi imbere yaho hari abanyeshuri bambaye imyambaro isa n'isakosi mu mugongo n'igiti kirekire c'icuma kiriko idarapo ry'uburundi.

Akayira gasize isima hasi hamwe hamwe, ahandi iruhande atasima ririko hari utuvuvu. Hambavu yaho hari ibiti birebire cane vy'amashami, amashure, ubwinjiriro butandukanye, utwatsi tumerera hasi.

Inyubakwa zigeretse gatatu zisize amarangi yera zifise n'amadirisha imbere yaho hari ikibuga c'ugukinirako umupira hari n'abanyeshure bamwe bariko barakina batandukanye bambaye n'imyambaro itandukanye.

Inyubakoayubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye hariho umurongo ukwise usizirangigera n'uhagaze usizirangiry' ubururu hasi hari utuntu twera n'utwatsi n'ivyatsi birandaranda hasi hirya igiti kirekere cane c'amae shamiy asana urwatsi rutoto.

Inyubakwa zubakishije amabati y'amategura ,zimwe zimwe zisize irangi hamwe hamwe ryera ,ibiti ibirebire cane bifise amashami y'urwati musi hariyo imodoka zitatu zisize irangi ryera.

Imodokari zibiri zitandukanye zisize irangi zitandukanye, imwe iryera irindi iry'ubururu, utwatsi dutoduto turandaranze hasi , utubuye dutoduto, ibiti birebire cane biri hirya yazo.

Mabanyeshuri atari banshi bambaye imyambaro y'ishure isa harimwo iyera bariko berekeza kuraba mw'ishure bamwe bari mutwatsi turyane hasi igiti kirekire k'icuma kiriko idarapo y'uburundi mu kibuga n'utubrire dutoduto turimwo.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto gifise uruzitiro tw'utwuma dutsize irangiye ry'ubururu n'izu ifise amabati y'amategura hari n'igiti kirekire cane gifise amababiyu.

Inyubako yubakishije n'udutafari duto duto duhiye ku ruhome hari ikibaho cera de atanakimwe canditseko, hasi hasize isima imbaho zisize irangi zisa n'urwatsi rutoto zimwe zimwe udutebe atanumwe atwicayeko, abantu babiri bambaye udufukamunwa dusa.

Inyubako zifise ivyuma bishinze imbere zisizey irangiye igera ku madirisha zubase mu dutafari dutoduto duhiye imbere yaho zisirivye n'amashurwe akuze ari hasi nutubuye duto duto.

Inyubakwa ifise ubwinjiriro bumwe busize irangi ry'ubururu, hasi hasize irangi ryirabura, ku mpome hasize irangi ryera, hasi hapangapanze utubuye, indani hariyo imeza n'intebe.

Inyubakwa ndende igeretse rimwe, ifise idirisha hamwe hamwe hasize irangi ryera ifise uruzitiro rurimwo udutoboro dusize irangi ryera, inyuma hariyo abantu berekeza kuhura ari utwatsi duto duto turi mu nzira n'utubuhe duto duto.

Ikibuga kiriko wutubuye dutoduto cane yirya hari ivyati biri hasi birandaranda n'ibindi birebire vy'amashurwe, inyubakwa abanyeshurire bigiramwo zitandukanye zisize irangi ryera hamwe hamwe n'abantu bunamye imbere yazo.

Inyubako zirezire cane zigeretswe kabiri. Imbere yaho hari abanyeshure bambaye imyambaro isa n'isakoshi mu mugongo zirabura. Igiti kirekire c'amashami y'ugwatsi, n'igiti c'icuma kiriko idarapo. Amamodoka afise ubwoko butandukanye bw'amarangi.

Inyubako abanyeshure bigiramwo isize irangi ryera n'irindi ry'ubururu amaja hepfo, imbere yaho hari ivyatsi biryamye hasi n'ibindi biti bibiri birebire vy'amashami asa n'ugwatsi

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto cane, impande hari inyubakwa zubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, harimwo hatoye hasize irangi ryera nko mw'imfuruka. Imbere hari amashugwe akuze n'ikindi giti kirekire cane kiri hejuru gifise amashugwe.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto n'irindi rimwe rinini impande yaho hari ibiti birebire cane bifise amashami asa n'urwatsi, inyubakwa zisize n'irangi rimwe ryera hamwe hamwe yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto n'ivyatsi hasi, n'ibiti birebire cane bifise amashami asa n'urwatsi. Hambavu har'inyubakwa zisize irangi ryera abanyeshuri bigiramwo.

Ikibuga kiri mutwatsi duto duto turandaranze hasi n'amashugwe ibiti birebire cane vy'amababi inyubakwa zirimpande zifise ubwinjiriro butandukanye zigeretswe rimwe hari aho zisizira nkigera.

Imodokari isize irangi ryirabura. Impande yaho hari igiti kirekire c'icuma kiriko idarapo y'uburundi, n'utwatsi duto duto turi ahantu mu nzira. Imodokari zisize irangi ryera ziri musi y'igiti. Hambavu aho hari amashure asize irangi ryera hamwe hamwe, zisukajwe n'amabati y'amategura

Akayiraka ari mwo utuye dutoduto kerekeza mu mashure abana bigamwo harimwo izisizwe n'irangi yera harimwo afise amabati asize irangi ritukura ibiti birebire cane amashurwe.

Inyubako zibiri harimwo izigeretswe rimwe zisize irangi risa n'ubururu, ibiti birebire biri hagati mu kibuga, bifise amashami y'urwatsi, utwatsi duto duto turi hasi utuntu twera...

Ikibuga kirimwo imodokari zitandukanye harimwo izirabura, iz'amabara yera, iz'amabara asa n'ubururu impande yaho hari inyubakwa zibiri, ivyatsi, amabuye.

Ikibaho kiri ku uruhome, canditseko ivyandiko vyandikishijwe n'ingwa yera. Harimwo indome, ibiharuro imirongo ishinze, ikitse , kabiri, gatanu, ubusa.

Inyubakwa abanyeshuri bigiramwo hari n'abicaye bamwe bamw bambaye imyambaro isa umuntu ari imbere yabo yambaye imyambarire yirabura ikibaho cirabura kiri ku ruhome canditseko ivyandiko zera n'uyundi muntu mwambaye imyambarire y'ubuwe uru ahagaze mu muryango.

Inyubakwa ifise ubw'injiriro bumwe hariyo intebe atawuzicayeko ziri mu bwoko bw'imbaho isize isima ryirabura ifise imirongo isize irangi ryera, ikibaho cirabura kiri ku ruhome imbere yazo.

Inyubako abanyeshuri bigiramwo igeretse rimwe hamwe hamwe isize irangi ryera no ku dutoboro, igiti kirekire cane gifise amashami, aho abantu baca ari utuboro duto duto, ivyatsi birandaranze hasi hakurya hari n'amashurwe.

Ibarabararyoikaburimbo atanda kimwe kiriyo hirya yo iryo barabara hari ibiti bibiri birebire cane biri mu nyubakwazi ifise ubwinjiriro busa usize irangirisa n'ubururu.

Abanyeshure bari mw'ishure bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu uwundi wera ,umuntu ari mbere yabo yambaye impuzu zera n'izirabura imbere hari ikibaho cirabura hasi hasize isima.

Ikiibaho cirabura kiri ku ruhome rwera. Hariko udupapuro turiko ivyandiko vyandikishijwe n'ikaramu, hariko amajambo acagaguye y'imperekeranya n'ayataray'imperekeranya n'ayandi majambo afatanye.

Abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure isa n'iyera bamwe bafise amashakoshi mu mugongo bamwe bariko baragenda berekeza inyubakwa zabo z'ishure zigeretswe rimwe, utwatsi duto duto turandaranze hasi mw'igazo, utubuye duto duto turi mu kibuga.

Icuma bahagaritse gifite irangi ryera canditseko ivyandiko vyandikishijwe n'irangi ryirabura ,harimwo indome inyuma. Har'inzu zubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye ,hagati aho, hasize irangi ryera.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo zitandukanye. Hamwe hamwe zisize n'irangi ryera, zifise inyinjiriro itandukanye, n'amadirisha. Amabati yayo akoze mu bwoko bw'amategura. ikibuga kirimwo utubuye duto duto. Hirya hari n'ivyatsi birandaranze hasi, n'ibiti birebire cane vy'amashami y'urwatsi rutoto.

igiti kirekire cane gifise amababi y’ urwatsi rutoto nayandi afite irangi risa n'umuhondo n'ikindi giti kirekire cane c'ivyamwa byamwa imyembe ivyatsi biri hasi birandaranze harimwo n'intungwa iriko irarisha

Abana bambaye imyambaro isa y'ubururu n'iyera bicaye ku ntebe bose ziri mu twatsi dutoduto turi hasi, hambavu habo hari ibiti birebire vy'amashami asa n'urwatsi.

Inyubako zibiri zidafatanye imwe ifise amadirisha abiri asize irangi ry'ubururu n'iyindi icafyeko akantu kariko irangi ryera n'iryirabura ivyatsi ,ibiti birebire inyuma yaho.

Inyubako ifise imyinjiriro itandukanye hamwe hamwe isize irangi ryera, hejuru ifise amabati asa n'urwatsi, imbere aho hari utwatsi dutoduto turandaranze hasi n'amabuye, hirya gato hari ibiti vy'amashami maremare y'urwatsi.

Inyubako ifis'ikibaho cirabura kiri k'uruhome gisizeko ivyandiko vyera bimwe bimwe biciye umurongo ibindi nk'ibiharuro, harugu k'uruhome hasiz' irangi ryera ,hasi hasize isima, mu mbavu hari n'irangi risa.

Inyubakwa abanyeshure bisununuye gato bigamwo, hasize irangi ryirabura, hariyo intebe atanumwe arimwo, ifise ubwinjiriro bwanditseko ijambo hejuru n'igiharuro kimwe.

Ivyatsi bito bito birandaranze hasi n'amashurwe impande yayo, hari n'abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye. Inyubakwa ziriko ivyandiko vyandikishijwe n'irangi ry'urwatsi, n'irindi rangi ry'ubururu.

Ikigo c'ishure kirimwo inyubakwa zisize irangi ryera hamwe hamwe, ahandi ryubakishijwe n'udutafari dutoduto duhiye, imbere y'aho hari ibarabara ririmwo utubuye dutoduto, ifise uruzitiro rw'utwuma dushinze.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo igeretswe kabiri imbere hashinze utwuma dusize irangi ry'ubururu, ibiti bibiri birebire kimwe kiriko idarapo y'Uburundi bisize irangi ry'ubururu, imodoka ziri munsi y'ibiti zitandukanye harimwo n'izisizirangi ryera.

Inyubakwa ifite ubwinjiriro butandukanye abanyeshuri bigiramwo busize irangi ry'ubururu, imbere yaho hari abantu batandukanye, abanyeshuri bambaye imyambaro isa n'abandi bagabo n'abagore.

Inyubakwa y'ishure bigiramwo hariyo intebe zitapanze neza isize n'isima hasi amadirisha amwamwe yatobotse, umwango ukoze mu bwoko bw'ibiti haruguru gatoyi hariho n'ikiyo camenetse.

Inyubakwa imwe yubatse igeretswe rimwe, musi hariyo umuntu yambaye imyambaro yera yicaye ku ntebe, imbere yaho hari utubuye duto duto, hasi iyo nyubakwa isize irangi ryera uruhande rumwe rumwe.

Inyubako igeretse rimwe isize amabara yera hamwe hamwe imbere yaho hari ibiti bibiri birebire vy'amashami n'ibindi bitobito vy'amababi asanugwatsi igiti kirekire kiriko idarapo y'Uburundi n'abanyeshure bambaye imyambaro isa n'isakoshi mu mugongo.

Inyubakwa irimwo ikibaho kiri ku ruhome hasize irangi ryera hasi hasize irangi ryirabura handitseko ivyandiko vyandikishijwe n'ingwa ifise irangi ryera.

ikibuga kirimwo utubuye duto duto ta muntu numwe ariko hariho ikibuye kinini inyubako zigeretswe kabiri imiryango yazo isizirangi risa n'ubururu impome z'imwe zimwe zisizirangi ryera

Inyubako igeretse rimwe hamwe hamwe isize irangi ryera, imbere ya ho igiti kirekire gifise amashami asa n'urwatsi, abanyeshure bambaye imyambaro isa bahetse ishakoshi mu mugongo.

Inyubakwa isizisima yirabura ata muntu n'umwe arimwo harimwo udutebeye dutoyi abana batoba tubicarako ifise amadirisha rimwe rirugaye irindi riruguruye.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto harimwo n'urubuye runini igiti kinini cane gifise amashami y'ugwatsi, inyubako abanyeshure bigiramwo zigeretswe kabiri hamwe hamwe hasize irangi ryera ku mpome.

Abantu bambaye umwambaro usa noba nibaza ko ari abanyeshure, umwe ariko arakaraba n'amazi, yambaye ibirato vyirabura hamwe vyera, ahetse ishakoshi mu mugongo, ivyatsi.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo igeretswe kabiri isize irangi ryera n'amadirisha, hejuru no hasi hari abanyeshure bambaye imyambarire yera haruguru, hepfo n'iyirabura abandi n'iy'ubururu imbere yaho hari amashugwe n'utubuye duto duto turi mu kibuga.

Ishure ririko inyubako abanyeshure bigiramwo zigeretswe rimwe hariko abanyeshure bakeyi bambaye imwambaro w'ishure, ishakoshi m'umugongo, ikibuga, igiti kiriko idarapo y'uburundi, igiti kirekire igiti c'amashurwe, utubuye dutoduto cane mukibuga.

Inyubakwa hasi isize isima, hari n'agapapuro kera kakorotse, hambavu hasize irangi ryera, maja musi hasize irangi ryirabura, umuntu aboneka igice gitoyi nk'amaguru, yambaye imyambarire y'ubururu.

Inyubakwa ifise ubwinjiriro butandukanye, igeretse kabiri, amadirisha asize irangi risa n'ubururu, hamwe hamwe hasize irangi ry'urwatsi ku mpome, n'ivyandiko vyandikishijwe n'amajambo.

Inyubakwa abantu babamwo, urutsinga rw'amatara, igiti kire kire c'icamwa c'ipapayi n'ikindi kiri iruhande yaco c'icamwa c'ivoka, ibiterwa vyama ibigori, ibiti biteye impande yaco vy'amashurwe, amabuye abiri manini manini n'ayandi mato mato.

Inyubako yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye. Ifise umuryango w'ubwinjiro usize irangi ryera. Imbere aho har'intebe ikozwe mu bwoko bw'icuma n'imbaho. Amadirisha asize irangi ryera, n'uruhome rumwe rusize irangi ry'ubururu.

Utuzu duto duto twasugwumwe abanyeshure bitumamwo, imirima irimwo ibitegwa, abana babiri bicaye bariko barakina, ikibuga kirimwo utubuye duto duto, ibiti birebire cane inyuma y'izo nyubakwa.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo ifise ubwinjiriro butandukanye, busize irangi ry'ubururu n'amashugwe ari mbere yazo, ikibuga kirimwo utubuye dutoduto harimwo n'utwera n'ibiti birebire cane vy'amashami y'ubwatsi biri inyuma yayo.

Inyubakwa isize irangi ryera. Imbere ifise imiryango ibiri isize irangi ry'ubururu, iburyo n'ibubamfu hejuru, hariyo itara isize isima ryirabura, ibubamfu hariyo urubaho rwera.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo igeretswe rimwe, ifise udutoboro haruguru gato, isize irangi ryera hamwe hamwe nko mu mfuruka, ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo, abari musi yaco bambaye imyambaro y'ishure.

Inyubakwa igeretse kabiri abana bigiramwo ifise amadirisha n'imyango bisize irangi ry'ubururu ibiti biri mbere y'izo nyubakwa bifise udushami duto duto bidakuze cane ikibuga kirimwo utubuye duto duto.

ibarabara ishasheko utubuye duto duto twegeranye hambavu hari imodoka zerekeza kuraba ahantu hamwe zisize irangi ryirabura ibiti birebire cane ivyatsi birandaranze ku ruzitiro amashure ageretse rimwe.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo ivyirwa ifise itara ryera hejuru rizimije ryubakishijwe impome z'udutafari duto duto hamwe hamwe hasize irangi ryera hasi hasize isima n'intebe zikoze mu bwoko bw'imbaho atanumwe azicayeko.

Ikibuga kirimwo utubuye duto duto n'igiti kirekire c'icuma kiriko idarapo y'Uburundi hirya hari utugazo duto duto turimwo abana b'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure n'ishure riri hirya risize irangi ryera hamwe hamwe ho mwinfuruka n'ahandi.

Ikibuga kirimwo utubuye dutoduto n'ibyatsi birandaranze hasi hirya hari inyubakwa isiz'irangi ryera n'iry'ubururu inyuma yaho hari ibiti birebire cane vyinshi vy'amashami harimwo n'ivyama ivyamwa vy'imyembe.

Inyubaka abanyeshure bigiramo, haruguru hari utwatsi turyamye hasi, hambavu hari ibiti birebere cane vy'amashami. Hari utwana tubiri turiko turakina ; impande yaho hashinje ibiti.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo yubakishijwe n'udutafari duto duto duhiye, mw'ifuruka hasize irangi ryera, ikibuga kirimwo utubuye duto duto, ivyatsi bimereye hasi, inyuma yaho hari inyubakwa itarahera neza bariko barubaka.

Ikibuga gishinzemwo igiti kiriko idarapo y'Uburundi, n'abanyeshure hirya, bamwe bamwe bariko baratambuka, abandi bahagaze bambaye imyambaro y'ishure n'ishakoshi mu mugongo, hirya inyubakwa z'ishure zisize hamwe hamwe amabara yera.

Inyubakwa zimwe zimwe zifite amabati atukura zisize n'irang ryera hasi hari utwatsi duto duto n'inzira irimwo utubuye duto duto ifite uruzitiro rwubakishijwe amabuye n'ivyatsi birandaranze impande yayo.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo harimwo intebe zitonze ku murongo zikozwe m'ubwoko bw'imbaho inyuma hari ikibaho cirabura kiriko ibintu vyandikishijwe n'ingwa yera hejuru hariyo itara ryera hasi hasi hasize isima ryirabura.

Amajambo ari mwo indome nka de e ne g o ze i inyubakwa igeretse rimwe ifyize iranga iry'urwatsi lutoto n'utwuma tura imbere dusizirangira itukura.

Inyubako yubakishije n'udutafari dutoduto duhiye hamwe hamwe hasize irangiye irera rikipse n'irigororotse imyinjiriro isiz irangira isa n'uwururu amadirisha asize irangiye uwururu uduti dushinze imbere tw'utwubue mazusizirangi imbere yaho hari amashugwe ibitoki.

Inyubakwa zirimwo abanyeshure bo muri kaminuza bambaye imyambaro itandukanye harimwo abicaye n'abahagaze abandi bariko bararaba berekeza hamwe imeza iriko ibitambaro vy'ugwatsi rutoto inyumaho har'ibintu bisiz'irangi

Inyubakwa zubakishije amabati asa n'ubururu imbere yaho har'ivyatsi biryamye hasi impene iriko irabirishamwo n'ibiti birebire cane vyamye amashamyi y'ugwatsi maniniya.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo, ifise imyinjiriro ibiri, imbere y'aho hari intebe imwe yo kwicarako, ikibuga kirimwo utubuye duto duto, amashugwe, abanyeshure hirya yaryo.

Ikibaho kiri k'uruhome, haguru hari udutoboro, gisize irangi ryera, canditseko ivyandiko vyandikishijwe n'ikaramu ryera, hariko n'ibiharuro, imirongo ishinze n'iyindi ikitse.

Inyubakwa hejuru isiz iranga igera hari yo n'amatara abiri yera isize isima hasi hari n'utwuma hejuru turiko ibitabo bipangapanze ivyera n'ibitukura n'izindi ntebe n'imeza bikozwe mu bwoko bw'imbaho.

Igiti kirekire cane gifise imizi kizitirijwe n'utubuye dutonze ku murongo gifise n'amashami maninicane y'ukoatsi inyuma hari ivyatsi birandaranda hasi hirya hari n'akamodoka gatowi gafise iranga irera.

Inyubakwa abanyeshure bigiramwo zisize amabara yera hamwe hamwe zifise ubwinjiriro bumwe ikozwe mu twuma imbere y'aho hari barabara no tubuye duto duto turi mw'ibarabara.

Amashurwe ari mbere y'amashure abanyeshure bigiramo, ageretswe rimwe. Igiti kirekire kiriko idarapo ry'Uburundi. Ikibuga kiriko utubuye duto duto, inyubakwa hamwe hamwe zifise irangi ryera.

Ikibuga ata muntu n'umwe ariko harimwo utubuye duto duto inyubako igeretswe rimwe igiti kiriko amababi asa n'urwatsi munsi yayo mashure hariyo umuntu yicayeyo.

Inyubako zibiri zitandukanye zifatanywa na kandi kubako kari mw'imfuruka yazo zihubakishijwe n'amabati asa n'ubururu hamwe hasize irangi ryera ahandi hasize irisa n'ubururu ibyati utubuye duto duto impanda yazo.

Inyubako badandarizamwo utuntu duto duto two gufungura nkamata umuntu yambaye impuzu zigera ku birenga n'uyundi yambaye imyambarire yera hambavaho hari igiti kirekire c'amababi avamo ivyamwa z'imyembe.

Inyubakwa ifise uruzitiro rwera rusizeko ivyandiko bimwe bimwe bisigishije irangi ritukura ibindi ry'ubururu igiti kirekirekiriko amashami y'urwatsi abantu batandukanye harimwo n'abana n'utwatsi duto duto turandaranze hasi.

inyubakwa irimwo imashini z'ubwoko bw'ivyuma bwo gushona harimwo abantu batandukanye bambaye imyambaro y'ubururu babiri uwundi yambaye imyambaro y'ugwatsi hasi hari n'udutebe twokwicarako imeza iriko igitambara c'ugwatsi

Umunyeshure umwe w'umuhungu yambaye imyambarire y'ishure ishati yera n'ikirato cirabura ahetse ishakoshi mu mugongo agenda yerekeza mu birasi bigiramwo hasi hari utubuye duto duto n'igiti kirekire cane kiriko idap ry'Uburundi.

Inyubako abanyeshure bigiramwo imbere hari iyi meza ishashe ko igitambara gisa n'ubururu n'izindi ntebe hatahu zicaye ko zitonze ku murongo zikozwe mu bwoko bw'imbaho imbere hari kibaho cirahuratana kimwe canditse ko.

Abantu b'abagabo bahagaze berekeza kuraba hamwe bamwe bamwe bambaye utujire dusana urwatsi n'inkofero zera uwundi yambaye inkofero itukura imbere yaho hariko inogo inyuma yaho hakaba hari inyubakwa iriko irubakishwana namabuye.

Abantu batandukanye harimwo abahungu, n'abakobwa ,bambaye imyambaro itandukanye ,harimwo uwambaye imyambaro yera ,ariko arakora ibintu akorera ku meza, abo bandi bariko barasamarira ivy'ariko arakora.

Ivyatsi bisanurwatsi biryamye hasi n'ibindi bikuze biri impande yavyo ikindi kimwe kirekire gifise amababi asanurwatsi n'ikindi gifise amababi yumye impande yaho hari inyubakwa.

Umuntu araturira ibintu akoresha ivyuma ku meza y'icuma impanda aho hari ntebe rikozwe mu bwoko bw'icuma n'ikibaho, yifutse uruntu mu maso rwirabura inyuma hari ikibaho candikishijwe n'irangi ryirabura.

abantu b'abagabo bambaye imyambaro bose isa bunamye ku meza bariko bakora ibintu ari impapuro zera hasi hasize isima amatara ariko araka bamwe bambaye inkofero zera abandi y'umuhondo

abanyeshure bo muri kaminuza babigeme n'abahungu bamwe baricaye babiri bambaye imyambaro isa y'ubururu bahagaze bariko barubaka bubakisha ibipapuro vyera bariko bakorera ku meza ibiti birebire cane biri nyuma yabo

Abanyeshure bo muri kaminuza bose bambaye imyambaro isa n'umuhondo. Bamwe bambaye inkofero z'ubururu, abandi bambaye inkofero z'umuhondo. Bose berekeza kuraba hamwe bafatanya intsinga.

Abantu b'abagabo babiri bambaye imyambaro itandukanye umwe yambaye iyo i bururu uwundi yambaye yigomba kwera, ariko baratsa ibintu vy'amataraba vyakiriza kucuma bari mu nyubakwa irimwo imeza inyuma yera.

Abantu harimwo abahungu n'abakobwa bariko barasamarira imashini nyabwonko bambaye imyambaro itandukanye, bamwe baricaye abandi barahagaze, harimwo umukobwa yambaye inkofero yirabura.

Abantu batandukanye bicaye ku dutebe tw'umuhondo ,umwe yambaye umupira w'umuhondo, uwundi yambaye umupira wirabura, bafise imishatsi y'irabura berekeza nko kuraba ahantu hamwe, imbere yaho hari udutebe.

Inyubakwa irimwo abanyeshure batandukanye, abahungu n'abakobwa ; bamwe baricaye umwe arahagaze ; afise ico ariko arababwira. Utumeza imbere yabo, udupapuro, ikaramu.

Isanamu iriko imirongo ifise ubwaguke bunini busumbasumbana hejuru hariho umuntu afise umupira ariko arabigisha abandi bicaye bambaye imyambaro itandukanye.

Inyubako irimwo abantu batandukanye, bambaye imyambaro itandukanye, bariko barasamarira imbere bose bicaye ku ntebe zimeze kumwe.

Abantu batandukanye harimwo abigeme n'abahungu, bambaye imyambaro isa y'ubururu, n'inkofero zisa n'umuhondo, bariko barafatanya ivyuma, inyuma yaho hari intebe ata n'umwe azicayeko.

Abantu batandukanye bose bicaye ku dutebe bambaye imyambaro idasa bamwe bafise imishati abandi ntayo bafise, bose bamwe bamwe berekeza kuraba hamwe inyubakwa isize irangi ryera amatara hejuru.

Abantu batandukanye bambaye imyambarire isa n'ubururu bamwe bamwe bicaye, udutebe dukozwe mu bwoko bw'imbaho, imeza n'umuntu ahagaze ariko arereka uwundi afise ikirato mu ntoke, n'ivyuma imbere ya bo.

Inyubakwa itarahera neza kwubakwa indani hashinzeyo ibiti ibindi bikitse, ifise uruzitiro rugizwe n'amabati n'ibiti bishinze, indani hariyo abantu b'abagabo bahagaze bambaye inkofero zisa zera abandi utujire dusa n'urwatsi rutoto abandi zirabura.

Abantu b'abagabo n'abagore bahagaze bose bambaye imyambaro isa yera harimwo abambaye inkofero zera abambaye udufukamunwa ku munwa bose bariko baravura umuntu aryamye yifutse.

Abantu batandukanye bamwe bambaye imyambaro isa n'ubururu n'inkofero hejuru z'umuhondo, bamwe bunamye batora udutafari abandi bariko bagerekako, umwe afise igipapuro cera yambaye imyambarire yirabura n'ibiti birebire cane bir'inyuma z'amashami.

Umuntu w'umuhungu yambaye imyambarire isa hose n'ubururu imbere yiwe afise ibivyuma biri ku meza iri mubwoko bw'imbaho, inyuma hari imeza iriko ivyuma bisa n'ubururu n'ibindi vyirabura.

Inyubakwa irimwo isima isize irangi risa n'urwatsi rutoto, imeza iriko ivyuma bimwe bisa n'ubururu ibindi vyera, ibindi bisa n'umuhondo, ibindi biri hasi. Abagabo babiri bunamye bariko basamarira ibintu bimwe bambaye imyambaro isa.

Abanyeshure bo muri kaminuza bicaye batandukanye, harimwo abahungu n'abakobwa ishakoshi iri hasi bafite amakaye bariko barandikamwo utumeza

Sbanyeshure bo muri kaminuza bicaye kuntebe uwund'umwe ahagararanye n'umwarimu ariko arabigisha imbere bafise akapacupacu kumeza. Abanyeshure bafise amakaye n'ikaramu bariko barandika.

Abantu batandukanye harimwo abagore n'abagabo bambaye imyambaro yera isa ku munwa, hamwe abandi iyisa n'ubururu, abandi bambaye utuntu ku mutwe twera, uyundi atatwo yambaye, bamwe bariko barafatanya ibintu mu ntoki.

abantu batandukanye harimwo abakobwa n'abahungu bahagaze bariko barateranya ivyuma babiteraniriza ku meza intebe akabati kafise irangi risa n'ubururu

Abantu batandukanye harimwo abagabo n'abagore bamwe bahagaze abandi bariko barakora ibintu kumeza bifise irangi ry'ubururu bambaye inkofero zitukura bamwe bamwe abandi z'umuhondo izera n'impuzu zisa n'ubururu.

Abantu babiri harimwo umuhungu yirabura numugabo w'inzobe bose bafise agapacupacu mu ntoki bariko barakora inyuma hariyo ivyandiko.

Abantu batandukanye harimwo abakobwa n'abahungu bambaye imyambaro isa, yera n'umugozi mw'izosi usa n'ubururu bamwe bariko berekeza baraba hamwe bicaye ku ntebe zisa n'ubururu.

Abantu babigemeye batandukanye bambaye imyambaro isa hepfo itukura, haruguru yera, n'udufukamuntwa kumunwa tumwe dusa n'ubururu utundi dutukura, n'inkofero zera, imbere yabo bariko barakata ibitunguru n'amasorori y'ivyuma ku meza bakatiramwo.

Umuntu ahagaze yambaye imyambarire yirabura, hasi hasize isima, imbere yiwe hari akameza gakozwe mu bwoko bw'icuma n'imbaho, hari urupapuro rwera n'ikaramu ryirabura, ibubafu y'iwe hari intebe yirabura hamwe hamwe ikozwe mu bwoko bw'icuma.

Abantu b'abagabo batandukanye bicaye, bamwe bambaye imyambaro y'ubururu; bose bafise ivyuma bariko barakora vy'imodoka, babiri berekeza kuraba hamwe. Inyuma hari imodoka isize irangi ritukura.

Abantu batandukanye harimwo abagore n'abagabo, bose berekeza kuraba hamwe n'umuntu aryamye ku gitanda cirabura. Bambaye udufukamunwa dusa n'ubururu abandi bambaye inkofero zera, harimwo n'uwambaye amahereni atukura.

Umuntu w'umugabo yambaye ivyambarwa bisanurwatsi rutoto ariko arasunika ivyuma vyera ari mu nyubaka hejuru isize irangi ryera hasi isize isima ryirabura.

Abantu bane batandukanye bambaye imyambaro itandukanye, babiri bambaye imyambaro isa n'ubururu abandi babiri, umwe yambaye imyambaro yera n'uwundi yambaye imyambaro irimwo ibarara risa n'ubururu n'iryera, bariko barafatanya intsinga ziri kumeza.

inyubakwa irimwo abantu batandukanye bambaye n'impuzu zitandukanye bicaye imbere yaho hari utumeza hariho n'ahantu ho kwandikira kumwe muribo ahagaza imbere yabo ariko arababarira

Abantu batandukanye harimwo abambaye imyambarir'isa inyuma yanditse nk'ivyandiko vyandikishijwe n'ikaramu ryera bamwe barahagaze bambaye udufukamunwa ,abandi baricaye berekeza kuraba imashini zabo nyabwonko.

Imeza ikozwe mu biti vy'ibyuma n'imbaho hejuru. Aho batereka ibintu hariko ibipuguru zera n'ibiti bininiya cane bikuze biri nyuma yavyo abantu bamwe bicaye abandi bahagaze.

Inyubakwa zishinze ko ibiti bifise amabara atandukanye harimwo ay'ubururu ay'umuhondo, ayirabura imbere yaho hateye ibiti vyinshi birebire bifite n'amashami y'ugwatsi.

Utuntu dufise iranga ritukura turi ku meza n'udupacupacu tubiri, abantu bahagaze bariko baradufatanya, abanyeshure bicaye bamwe bafise impapuro zera n'ikaramu mu ntoke bandika, n'ibindi bikaye bisa n'ubururu mu ntoke yabo nyene.

Abantu babiri bahagaze umwe, ariko araturira umuriro n'ivyuma bihagaze hasi insinga zirabura ziri hasi bose bambaye imyambaro idasa umwe y'ubururu n'ibintu bifutse mu maso bisa.

Inyubakwa ku ruhome hasize irangi ryera harimwo abanyeshure batandukanye babigeme n'abagabo bamwe barafise imishatsi , bose bicaye ku dutebe tw'imbaho hari umwe ariko arabayagira berekeza kumuraba.

Inyubakwa noba nibaza ko ari ishure abana bigiramwo iriko ikibaho canditseko ivyigwa n'abanyeshure batatu bambaye umwambaro w'ishure bariko barakora ivyuma.

Inyubakwa irimwo abantu batandukanye babigeme n'abahungu harimwo abicaye n'abahagaze bamwe bariko baraba impamya bushobozi hejuru hariyo amatara yaka hirya mu mbavu hari icapo.

Inyubakwa ifise amadirisha ariko ibitambara vyera hasi isize isima inpome zayo zisize irangi ryera indani hariyo intebe zikoze mu mbaho n'ivyuma hicayeko abantu.

Abanyeshure bisumbuye batandukanye biga muri kaminuza, bose bariko baratwenga berekeza kuraba hamwe bicaye, imbere y'aho hari imeza iriko ivyuma bimwe vyera n'intsinga zera n'izindi zirabura.

Abanyeshuri babiri bo muri kaminuza bambaye imyambaro isa y'ubururu, bariko barafatanya intsinga kumeza zisa n'ubururu n'izera, n'umugabo ahagaze imbere yabo yifashe neza ariko arabaraba n'uwundi mugore.

Umuntu w'umugabo adafise imishatsi myinshi yambaye ishati yera, imbere yiwe hari akameza kariko ibipapuro vyera yicaye hirya hari akabati kariko ivyuma vyirabura hejuru hariko n'agatambara.

Inyubakwa ifise amadirisha menshi atandukanye isize irangi ryera harimwo abantu batandukanye abagore, abagabo bamwe bariko barasamarira impamya bushobozi abandi bahagaze bariko baravuga harimwo abambaye imyambarire itukura n'iyirabura intebe atawuzicayeko.

Abantu b'abakobwa batatu bambaye imyambaro yose isa n'inkofero kumutwe yera n'impuzu zisa, umwe yambaye amarori bose umengo berekeza hamwe kuvyuma bariko baratekesha.

inyubakwa y'amashure yigamwo abanyeshure bo muri kaminuza harimwo intebe iriko ishakoshi yirabura n'udutebe abanyeshure bicaye ko bambaye imyambaro itandukanye isize n'irangi ryera ku mpome hariho babiri bahagaze bari mbere ariko barabereka abandi berekeza kuraba iyo bereka

Abanyeshure bisumbuye biga muri kaminuza bicaye berekeza kuraba umuntu umwe, bafise imishatsi itandukanye n'imyambagwa yera n'iyirabura, bicaye ku dutebe tw'igiti, hejuru ku nyubakwa hari amatara.

Abantu b'abagabo babiri bahagaze bose berekeza kuraba hamwe ku meza ku bintu vy'imbaho bariko barafatanya, bambaye ibintu mu matwi imeza yera n'inyuma yaho hari impome zera.

Abantu batandukanye harimwo n'abanyeshure bambaye imyambarire isa n'ibirato bisa n'ubururu bose ibunamye hasi bari ko baracapa imirongo ikize n'uwundi yambaye imyambarire isa n'ubururu.

Abantu batandukanye harimwo abanyeshure biga muri kaminuza bariko basamarira impamyabushobozi, bamwe bamwe bicaye kudutebe . Imbere yaho hari meza, ikaramu, umwarimu ariko arabigisha, akabati karimwo ibitabo.

Inyubakwa yubakishijwe n'udutafari dutoduto duhiye mw'ifuruka hari umurongo usize irangi ryera impanda yaho hari uduti tw'utwuma dushinze dusize irangi ry'ubururu abantu babiri bunamye bariko barafatanya imbaho bambaye imyambaro isa n'ubururu.

Umuntu ataboneka hose afise ibintu vy'ivyuma mu ntoke bimwe vyirabura n'impamyabushobozi iri mpande y'iwe ku meza, yambaye n'akantu mu matwi gasa n'ubururu.

Inyubakwa inyuma isize irangi ryera, ibubamfu hariyo igitambara cera, haruguru hariko akarongo gasize n'irangi ritukura, haruguru y'aho hari akarongo gasize irangi ry'umuhondo, abanyeshure bo muri kaminuza bicaye ku ntebe zose zisa, berekeza kuraba ahantu hamwe.

Inyubakwa ifise ikibaho gicapfyeko utunyoni ibikoko ibiti bicapishije n'irangi ryirabura akabati karimwo ibitabo gafis' irangi ry'ugwatsi rutoto, abantu babiri bahagaze uwundi yicaye bariko barandika bose berekeza gusamarira ivyo bariko barandika, ishakoshi yirabura iri hasi

Abanyeshure bo muri kaminuza batandukanye bambaye imyambaro isa bose yera , hejuru bambaye inkofero zera, imbere yaho bafise ivyuma bariko barafatanya; bakaba bicaye inyuma yaho hari mashini nyabwonko zirabura.

Abantu batandukanye, bambaye imyambaro isa, umwe ariko araturira ibintu, abandi babiri bariko barakora ivyuma, umuriro inyuma, hariyo ibindi vyuma, abandi bariko barasunika ibintu.

Abantu batandukanye bambaye imyambaro y'umuhondo, inyuma yanditse ko ivyandiko vyandikishijwe n'ikaramu ryirabura ; bamwe bamwe bambaye udufukamunwa twirabura, abandi inkofero zitukura niz'umuhondo.

Abantu batatu b'abagabo bambaye inyambaro isa bose n'amarori mu maso, umwe afise ivyuma ariko arabifatanya abandi babiri umwarahindukiye.

Abantu batatu b'abakobwa bambaye imyambaro isa bose, umwe afise agafukamunwa kumunwa abandi bambaye inkofero zose zisa zera bariko bararura imfungurwa ku meza.

Umuntu w'umugabo ariko arafatanya ivyuma abifataniriza ku meza yubatse mu bwoko bw'imbaho yambaye imyambaro isa n'ubururu inyuma ku ruhomeha hasize irangi ryera n'uwundi aboneka igihande kimwe yambaye imyambaro y'ubururu.

Abantu batandukanye harimwo abigemeye n'abahungu bambaye imyambaro idasa bose bicaye ku ntebe zimeze kumwe harimw' abafise imishatsi n'abandi bitandiriye ibitambara, uruhome rusize irangi ryera.

Inyubakwa ndende igeretse kabiri isiz'amarangi y'ubururu hamwe hamwe yubakishijwe udutafari dutoduto duhiye isakajwe n'ibati riri hejuru ritaboneka neza. Ifise ibiyo vy'amadirisha biduga hejuru cane, imbere handitseko ivyandiko vyandikishijwe n'ikaramu y'ubururu n'iritukura.

Inyubako isize irangi ryera, ifise utudirisha duto duto hejuru, irimwo intebe zicayeko abanyeshure n'umwarimu imbere yabo, ariko arabayagira bambaye imyambaro imeze kumwe bose.

Umuntu w'umugabo umwe, yambaye imyambaro yirabura, amarori mu maso, afise ivyuma mu ntoki ariko arafatanya, impande yaho hari ubwubakiro buvamo amazi yo gukaraba.

Inyubakwa irimwo abantu batandukanye b'abana bariko bariga bambaye imyambaro itandukanye n'amarori mumaso, umwe yambaye imyambaro isa n'ubururu uyundi itukura berekeza kuraba hamwe nk'ivyuma bafatanya inyuma hariyo imbaho zigerekeranije.

Inyubakwa isize amarangi yera abanyeshure barimwo bariko barigira bafatanya intsinga bambaye imyambaro isa n'ubururu bose bamwe barahagaze abandi barunamye.

Umuntu w'umukobwa umwe yambaye umwambaro wera n'akantu kirabura mw'izosi afise imishatsi y'irabura ariko aratwenga afise icupa mu ntoki n'ikirahuri biri kw'isahani.